Barka da warhaka. A wannan hoto, yana wato gwado mana yanda yara suke gaida mahaifiyar su. Kamar yadda muka sani, ita wato uwa mace ce wadda take da daraja, mace ce wadda take da wato girma, wadda ya kamata a daraja ta. ita uwa, mace ce da take wato kula da tarbiyyar ƴaƴan ta. Ma'ana; bayan ta haifi yaro, ta kan ko kuma in ce in ta haifi yara, ta kan tsaya ta wato raine su, bayan tayi raino, takan kula da yanayin tarbiyyar su, dan su taso su amfani al'uma, su amfani kan su, su amfane ta, su amfani al'ummar jahar su, su amfani al'ummar ƙasar su ma baki ɗaya. Inda hali har su taimaki, ko kuma in ce su amfani al'umar wasu ƙasashen, ko su amfani duniya baka ɗaya. Ita uwa wato ginshiki ne na wato samar da tarbiyya ga ƴaƴan ta. Yayin da idan yara suka taso, mafiya yawan lokaci, za kaga cewa uwa ita ce a gida, uba za kaga yawanci baida lokacin zama da yara a gida kamar yadda ita uwa take dashi, kuma uwa wani lokacin, ko kuma in ce a wasu lokutan ta fi zama wato da ƴaƴan ta, ƴaƴan sunfi kusantan ta. Yanayin tarbiyyan da zata basu, yanayin tarbiyyan da zasu taso da ita. Yayin da idan uwa ta bama ƴaƴan ta tarbiyya, za kaga wannan yara sun taso wato da tarbiyya, suna girmama na gaba da su, sun zamo wasu, sun girma sun wato cikin tarbiyya, sun zamo mutanen kan su, sannan kuma za gaka duk inda suka shiga, sun san darajan babba, sun san darajan shuwagabanni, sun san darajan wato um sarakuna, da dai sauran su. Duk inda suka ga na gaba dasu za su daraja su, za su gaishe su, ba wai sai lallai mahaifiyar su kaɗai ba, sabida wato irin tarbiyya da suka samu a wurin uwa, sabida irin tarbiyyar da suka samu a wurin mahaifiyar su. Yana da kyau ita uwa ta san wato yanayin ayyuka, da abubuwa da suka rataya a wuyanta na kula da ƴaƴan ta. Yara idan aka kula da su, a ka basu tarbiyya, za kaga sun futo daban, sun futo sun amfani al'umma baki ɗaya. Kamar yadda muke gani, yara ne da suka zo wato gaida mahaifiyar su, yayin da za suyi gaisuwan ma, basu tsaya a tsaye a kanta su gaishe ta ba, sun nuna ladabi, sun nuna girmamawa, yayin da se da suka rutsuna kafun suka gaishe ta. Wannan yana gwada mana cewa sun samu tarbiyya, sun samu kulawa irin na wato uwa, ta basu tarbiyya yanda ya kamata, yanda za su amfani al'umma baki ɗaya, ba ma ita kaɗai ba. Nagode.

Barka da warhaka wannan hoto ya gwado mana ne wato iyali yadda aka gwado wato ma'aurata yadda suke zaune zama na zama lafiya zaman na nishaɗi zama na taimakekeniya a tsakanin su. Kamar yadda muka sani aure abune dayake da matuƙar mahimmanci aure abu ne da yake da wato ƙima da kuma daraja yayin da wato ma'aurata suka zauna lafiya a tsakanin su kuma suke wato wasanni da su da 'ya'yayan su zaka ga 'ya'yayan sun taso suma cikin farin ciki sun taso sun samu tarbiya da kulawa irin na iyaye. Kamar yadda muka sani ne ba'a son rama a wato tsakanin iyali a dunga samun tashin hankali ko kuma a dunga samun wasu rigingimu na tasowa sabida wato yanayin tarbiyar 'ya'yansu abunda su um yara suka ga iyayen su suke yi, shi suma zasu taso da wannan abun suke yi shiyasa a koda yaushe ake so a samu iyali, suna zaune zama na lafiya suna zaune zaman na tausayi, idan ɗaya ya samu cigaba ɗaya ya taya shi farin ciki in ɗaya ya samu wato abu daya jawo masa ko ɓacin rai, ya kasance ɗaya zai gwada shima nasa ran a ɓace ya kasance wato ra'ayin su da yanayin yadda suke gudanar da rayuwar su za iya gwada cewa suna son juna kuma suna wato damuwa da damuwar junan su duk gidan da wato aka samu wato ma'aurata suna zaman lafiya gida ne da yake wato cike da kwanciyar hankali, daga kan su iyayen har izuwa 'ya'yansu yayin da zasu fito wato shi uba zai fito, uwa ta fito ai wasanni da dariya ai wasanni da yara har a ɗebe su akai wato wuraren shaƙatawa da zasu gani su farin ciki irin wa'yannan gidage su ake fata wato fatan zaman lafiya fatan jin daɗi fatan rayuwa mai ɗorewa yayin da zasu mu, in iyaye suka samu haɗin kai zaka ga 'ya'yansu sun taso cikin tarbiya idan idan yaro ya dawo daga makaranta uwa zata duba taga ayyuka da aka bashi, wanda zai iya yi da kansa yayi wanda ba zai iya yi ba zata taimaka masa wurin sa hannu na yadda zaiyi ya fahimci wannan abun a kuma koya masa a gida kafin nan ya sake komawa sannan yana da kyau, shi uba ma yaw zauna yayi wasa wato da matar sa zi zauna zama na lafiya, yayi wasa da dariya sannan su haɗu da 'ya'yansu ai wasanni a cikin gida a zauna zama na lumana zama na taimakekeniya taimakekeniya a tsakani abu ne da yake da farin ciki abu ne da yake da matuƙar mahimmanci. Nagode.

Barka da warhaka wanan hoto ya gudo manna hoto ne wato na abubuwa kaye kaye da aka miya dasu kamar yenda muka sani abinchi abune da yake da matuƙar mahimmachi da rayuwar mutum abinchi dole rayuwar tana tafiya ne da chin abinchi sai ka chin abinchi zaka rayu dan haka abinchi abune doki yazo maiymana wato dole mu cishi shi yasa wai mafiya yawar moƙutar ko rashin lfiyar ne, indan mutum bai da lafiyar za a ei kokarin cewar agan ya ci abinchi sobada abinchi abun ne dazai karama sa wato karfi a cikin sa za karama sai kuzari sanan kuma zai bashi lafiyar zai kara masa lafiyar a cikin sa duk san da aka samu wato ko da mara lafiyar waanda baya chin abinchi zaka ga ya rami yazama wani iri cutar ma sa ye dadai karuwa a cikin sa kamar yenda muka sani ko wani irin miya akwai kaya kaya da aka amfani dasu kaye kaye na kayan miya yenada mutuƙar muhimmanchi kamar yenda muka sani ga kwakwa nan wan da ye ke na maija yayin da akan wato sarafa wanan kwakwa ah dida maija a ciki sa maisiyar yawar lokutar akwai yankuna da suka fi wato yawa bushiyar kwakwa a yankan su yayi da zasu sarafo wannan kwakwa su anfani da wato engina da muka da suna zamani su babance wa wato si kawo ruwan kwakwa shi ne wato wannan aka kira na maija su ware shi wato asalin koko kwakwa daban yayin daza a dudurashi a jarakuna a fitar da su wasu jarohi a sidar harma a fitar dasu wasu kasace kamar yenda muka sani maija abune da yake da matukar mahimmachi ana abinchi dashi kala daban daban kama daga miyar tuwo shin dafa shinkafa dafa abubuwa da dama akan yi anfani dashi wuri mama da maija akan shafa a wurin da wato aka samu coolar da dai sauran su baya da wato ciwo da kwakwa da maija akwai abun da ake kira wato da barkonu barkono dayake da muhimmanchi abu ne dayake taimoko jamah a abinchi koda ba kada kudi attarugu akwai brokonu za ta iya dakawa ta chi abinchi dashi shina akwai kubewa kubewa ma abune da yake da matikar muhimmanchi yake da tsatire akan wato yenyenka kubewa ah daka shi ayi miya dashi baya ganan aka sarafa shi ta hanyoyin dababn daban wani lokachi ba sai a daka ba akan yenyenka ayi miya dashi idan yenuna a birgashi a sauka waina kya kya miya abubuwa ne dasuka karamana wato lafiya a cikin mu nagode

barka da warhaka wannan hoto ya gwado mana wato hoto ne na mutanen da ake kira da ƴan bindiga wa'ennan mutane ɓata gari ne masu tada husuma da tarzoma a tsakanin al'uma wanda su kan bi wato yankuna wurare daban daban dan tada tarzoma da tashin hankali ga al'umar wannan yanki kamar yadda muka sani ne tarbiyya yakamata wato mu bawa a ba wa ƴaƴa tin suna ƙananunsu kapin su taso su panɗare su gagari mutane kamar yadda muka sani tarbiyya yana hanu iyaye ne yayin da tin yara suna ƙananunsu yakamata a kula dasu a kula da rayuwarsu a kula da kai koman su da irin wato abokai da zasu yi a dinga lura ana gani wani aboki ne yaron ka yake tapiya dashi in mace ce wace ƙawa ce ƴarki take tapiya dashi ki lura kiga tarbiyyanta tin kapin abu yazo yayi nisa yapi ƙarpinki yayin da yara suka samu tarbiyya tin a ƙananun su idan suka taso suka ga wani koda abokai ne sukayi wanda suka ga suna abubuwa na ɓata gari abubuwa wanda ba ba daidai ba wanda ze jawo nakasu wa ƙasar su zasu ja jikin su da wa'innan abokai idan kuma basu ja jikinsu ba ma zasuyi ƙoƙarin sanya wa'innan ɓata gari akan hanya wajen nuna musu cewa abunda sukeyi ba daidai bane sui ƙoƙari su gyara su zama mutanen kansu su zama wa'inda zasu ampani kansu su ampani iyayensu su kuma ampani al'umarsu baki ɗaya kamar yadda muka sani ne wa'innan bata gari su kan bi wato ƙauyuka wanin ma hadda wasu sassa na biranen yayin da zasu tashi hankalin mutane sui harbe harbe wanin ma har a rasa rayuka a rasa dukiyoyi wannan ha ba hali bane na gari abu ne da yakamata ace sun san wato anyi ƙoƙari an daƙile irin wa'innan abubuwa na ɓata ayyuka na ɓata gari yayin da za'a yi ƙoƙarin samar wa matasa da abubuwan yi wato ayyukan yi walau a koya musu sana'o'i na hannu walau a basu jari da zasu para wani ɗan kasuwanci dasu walau a tallapa musu wato wa'inda sukai karatu a cikinsu ai ƙoƙari a tallapa musu da ayyukan yi a samar musu da abubuwan da zasuyi wanda ze jawo musu abunda zasu iya cin abinci zasu iya wato yin karatu dashi in karatu suke so zasu iya riƙe kansu zasu iya wato ampanan kansu da kansu yayin da aka musu wannan tallape tallape ze jawo raguwan yawan wa'innan ɓata gari a ƙasa ma baki ɗaya sannan wannan aiki sana'a ba sana'a bane yayin da ake ƙoƙarin a daƙile shi su zama mutanen kansu su zama mutane na gari su zama mutanen da zasu ampani kansu su ampani al'umar ƙasassu baki ɗaya nagode

Barka da warhaka. Wannan hoto, ya gwado mana hoto ne na gimbiya. Wato gimbiya, abunda ake nufi da haka, wato ƴar sarki kenan. Wato, gidan da suke da sarauta, gidan da suke da mulki. Kamar yadda muka sani, sarauta abu ne da yake da matuƙar tasiri a tsakanin al'uma. A ko wani masarauta, a kan samo wato gimbiya, wato ɗiyas sarki, wadda sarki ya haifa. Yadda idan ta tashi shigan ta, za tai shiga na ƙasaita, za tai shiga da zai ƙawatar, da tai shiga da zai ƙayatar da jama'a. Ta yadda idan ta fito za a gane cewa wannan gimbiya ce, kuma ƴas sarki ce. Kamar yadda muka sani ne, shi sarki mutun ne da yake da daraja, mutun ne da yake da ƙima, mutun ne da ake girmama shi a tsakanin al'uma. Ba iya al'umal yankin sa kaɗai ba, a'a al'umar ƙasrsa ma baki ɗaya. Yadda sarki yake taka rawar gani a tsakani al'uma, yayin da yaga ana wani abu da zai jawo wato tarzoma, ko tashin hankali a yankin sa, zai yi ƙoƙari ya wato haɗa kan matasan yankin sa, ya janyo su, ya faɗakar da su, ta yanda za su daina wa'innan abubuwa da basu dace ba. Yayin da kuma ya ga yankin sa sun shiga cikin wani hali, na babu ko na wani tashin hankali, zai yi ƙoƙari ya ga ya samar musu kwanciyar hankali, ya zaunad da yankin sa lafiya, sannan idan wani abu ne ya taso wa matasan yankin sa, na babu, zai yi ƙoƙarin nema musu wato abun yi. Yayin da idan abun yafi ƙarfin sa, zai iya kaiwa mataki na gaba, ko da wurin gwamnati ne, shi da ke yana da saurauta, yana jagorantan al'uma, zai iya zuwa ya kai koken al'umar sa, mutanen yankin sa, dan a tallafa musu. Haka ma ɗiyas sarki, ƴaƴan su, suna da matuƙar mahimmanci ga al'umma. Su ma ƴaƴan ana daraja su, ana girmama su, ana ƙambama su, sabida martaba, da ƙima da mahaifin su yake da shi. Mahaifin su wani wato zakaran gwajin dafi ne a cikin al'uma. Mutun ne wanda za ai koyi dashi, haka su ma ƴaƴan ba a barsu a baya ba, su ma ana daraja su, musamman ƴaƴan sarki. Kamar yadda muka sani, ita gimbiya mace ce da take da ƙima, da take da daraja, ɗiyar da ta fito wato daga tsatstson sarauta, jinin sarauta. Kamar yadda muka sani, itama futan ta takan yi fita ne irin ta ƙasaita. Kamar yadda muka gani, ga tagulla a wuyanta, sannan ta sanya wato hula, da yake gwada mana cewa wannan hula na sarauta ne, kuma ƴar sarki ce. Nagode.

Barka da warhaka wannan hoton yana gwada mana hoto ne na ƙofar wucewa motoci kamar yadda muka sani a wato jahohi da dama ko ince a jahohi akan samu ire iren wa'yan nan ƙofofi da ake yin su na wucewar motoci wannan ƙofofi yawanci yana ƙunshe ne da wurare guda biyu yayin da ɗaya gyefe na wucewar masu tafiya ɗaya akan barshi na wucewa masu dawowa yayin da akan bambance ƙofa akan gida tsakiyar sa' ta yadda motoci baza so zo su haɗu ba, masu tafiya hanyar su daban masu dawowa hanyar su daban a mafiya yawan lokuta akan yi wato babban alo a jikin wannan ƙafa yayin da wani za'a ɗaura wato gwamna mai ci na wannan jihar a jikin wannan alo da aka yi aka saka a wannan ƙofa baya ga nan akan wato sanya wani abu da yayi kama da na talla ko wani mahimmin wato jagora na al'umma akan yi Allon sa asa a gefei irin wannan ƙofa yawancin wa'yan nan ƙofofin anfi yunsa ne a ƙofar shiga gari ko kuma in ce a ƙofar shiga wannan jihar yayin da ka tunkari jiha zaka shiga zaka ga mafiya yawan jihohi akwai wannan ƙofa yadda zaka ga ƙaton Allo an saka hoton wato gwamna mai ci a wannan jiha wanin ma zaka ga anyi allon guda biyu ne manya yayin da za'a saka shugaban ƙasa wannan yake ci a yanzu a wannan Allo a gefe guda za'a saka gwamnan wanna jiha wanda yake ci a wannan lokaci yayin da irin waɗannan ƙofofi yake da taimako wani jiha idan ka shiga ba zaka san wanne gwamna ne yake ci ba, amma yayin da kaga Allon sa za kaga ga sunan sa ga hoton sa zaka gane eh wannan gwamnan da yake ci a wannan jiha wane ne yana ilimantarwa irin wa'yan nan ƙofofi yana ilimantarwa yana sannan ganar da mutane yanayin da zasu shiga cikin gari ko kuma in ce yanayin da zasu shiga cikin jiha kamar yadda muka sani ƙofar yana rage yawan wato cunkoson motoci yana rage yawan hatsari yayin da hanyar masu tafiya daban hanyr masu dawowa daban irin wannan ƙofofi ƙofofin ne da ake yin su ƙofofi ne da suke da matuƙar mahimmanci suke da tasiri ga Al'umma akan yi gefe wato hanyar da mutane zasu bi su wuce ta hanyar tafiya da ƙafa ba tare da sun hau titi kan yadda motoci suke wucewa ba akwai gefe da aka tanada wanda wanda ke tafiya a ƙafa zai iya bi ba tare da yaje ya hau kan titi ba nagode

Barka da warhaka wannan hoto an gwado mana ne yanda ake wato aiki gyaran kan hanya wato yanda ake aikin yin titi kamar yadda muka sani hanya abu ne da yake da matuƙar mahimmanci ko kuma ince titi abu ne da yake da matuƙar mahimmanci ga al'umma yayin da zaka ga wasu wuraren babu hanyoyi ko kuma ba'a ma fidda hanyoyi ba gabaɗaya se kaga ana yawan samun wato hatsarori hatsari na mota ana samun wato wai hatsari na babura da dai sauran ababen hawa yayin da aka fidda wato tsare-tsare na titi ko da a layin unguwanni ne yakan taimaka ma wannan unguwa kaga unguwan ya fito an samu wato hanyoyi da za'a bi da magudanar ruwa yayin da in za'ayi hanya kamar yadda muka sani in za'a titi akan tone abinda ake kira da kwalbati wanda ruwa zai zo ya rinƙa wuce wa zaka ga yawanci waƴannan anguwanni da aka yi yi musu titi basu da matsala na ambaliyar ruwa da dai sauran su kuma yana rage musu yawa hatsari ko buge musu yara akan hanya yayin da ko da tafiya zaka yi daga wata jaha zuwa wata jaha idan hanya bayi da kyau zaka gani titi ba kyau ko kuma titi duk ƙwazarzabo, duk ramuka ya tottone ba'ayi titi ba ba'a gyara ba sai kaga an samu wato hatsari wani hatsarin ma kaga an rasa rayuka da dama baya ga hatsarurruka da ake samu akwai wato jikiri na tafiya yayin da zaku ga yawan lokuta tafiyan da mutun zai yi na awa wato uku daga wata jaha zuwa wata jaha, idan hanyan ba kyau ba titin ba kyau sun farfashe ba'ai gyara aka musu titi me kyau ba sai kaga anyi tafiya awa biyar wanin ma awa shida wanda idan akai titi a wannan hanya aka gyara a awa uku ze kai mutun baya ga rage saurin tafiya akan samu wato hanya da aka masa titi titi ya fito akai titi me kyau zaka ga matafiya suna tafiya cikin kwanciyar hankali babu wani tsalle-tsalle na motoci sannan akan yi tafiya lafiya a isa lafiya ba tare da an je an wato bugi motoci ba dan wani lokacin zaka ga hatsarin da za'ayi wani yaje kauce ma rami ne akan titi se yaje ya tarar da wani wanda yake tahowa daga wani guri wanda ze kauce ma hanyar sa sabida gudun kar ya shiga rami yaje yai hatsari se yaje ko kuma ya fasa tayar sa, sai yaje garin kaucewa sai ya je ya bugi wata motar sai kaga an yi kawo na samu hatsari a wannan wuri wanda ba'a fata ba'a da abuƙatar haka yana da kyau ya kasance ana mana hanyoyi ana gyara wato wurare kamar yadda muke gani ana ta kan aikin hanya hanya yayi nisa, na gode.

Barka da warhaka kamar yadda muke gani wana hoto yagudo mana hotone na yarinya da take zub da ruwa akan titi kamar yadda muka sani kan titi ba wurine da yakamata ace ana zuba, zubar da ruwa ba ko kuma ba wuri ne dama daya kamata a zuba masa dati ba ko a dibo shara da ga cikin gida azo a zubaba kamar yadda muka sani kan titi gurine daya kamata ace shima a tsab tace yake yanayin yanda aka ɗibo ruwa aka zuba akan titi wato zai jawo haɓura daban-daban zai jawo wa masu wato babura hatsari zai kuma jawo wa masu motoci ma wani lokacin hatsari zubar da ruwa akan titi ba abune da yake da Alfanu ba ba abune da yake da muhimanci ba shiyasa yawanci akan tanadi wato wurare da yakamata azub da ruwa amman ba'a kan titi ba kamar yadda muka sani ko wane muhali yanada bukata tsab tace shi yana da bukatar tsabtar harkan titi ma wurine wato da ya kamata ace an tsab tace shi shiyasa ma zaka ga yawanci jahohi akwai wato ma'aikata da suke kula da gefen titi wato da suke zuwa sharan gefan titi yayin da zaka ga kan titi wani yazo wuce wa ya sha rake ya zubar wani yazo wucr wa yasha fiyo waters yasha ruwan sa na laida ya zuba, ya yasar akan hanya ko ince ya yasar a gefen titi zaka ga shara antara wana abubuwa ba shine yada ce ba shiyasa akan samu ma'aikata wa inda aikin su kena sharan gefan titi ko wani muhali yana da bukatar a tsab tace shi titi ma yanada bukatar a tsab tace shi yayin da zaka wasu sun fasa wato kwalaɓe ko ince kwalba a gefan titi wanda idan wani yazo ya taka zai cutar dashi zai ye masa ila wanda za iya jawo masa wato wani cuta a kafar sa wanda in ba'a yi sa'a ba har yakai ga yanke kafan da sauran su shiyasa tsab, har a gefan titii yake da amfani yake da muhimmanci ya yinda aka tsab tace gefan titi yakan rage wato yawan cututuka ma ga al umma dan tsab ta abune da yake da kyau yayin da aka bar su shara dati da dai sauran abubuwa na kazanta da basu dace ba zaka ga akwai yawan ko kuma zub da ruwa akan titi a gefan titi ruwa ya taru zaka ga waina yanki sauro sunyi yawa wanda wana yakan jawo wato cuta na zazzabi cizon sauro sauro sai ya adabi wana yanki tsab tace muhali yana da kyau har izuwa kan tsabtar gefan titi dama kan titin bake daya !NAGODE

barka da war haka wannan hoto ya gwado mana hoto ne na wato na taran sarakuna kamar yanda muka sani sarki idan yayi shiga ya fito ana ganinsa za a gane cewa wannan sarki ne ba tare da an tambaya ba sabida yanayin shigarsa wato suna sanye ne da fararan wato kaya a jikinsu sannan da takulla na wuya a wuyarsu wannan shiga shigane na ƙayatarwa shigane na ƙawatar wa wanda zai tabbatar mana da cewa wa innan sarakuna ne kamar yanda muka sani a duk inda sarki yake ko ince sarakuna suke akan samu mabiya wato wa inda suke bin bayansu wa inda ake ce musu dogarai kenan wa inda duk inda zasujie zasu jene wato da wa innan mabiya nasu wa inda suke kula dasu da duk inda zasuji suke kare lafiyarsu suke wato taimakawa tsaransu a kowanne taro na sarakuna munsani tarone da yake da wato daraja taro ne d yake da mahimmanci sabida su sarakuna mutane ne da ake ƙoƙarin ayi koye dasu mutane ne da ake wato ainahin jin maganarsu yayin da al'ummar yankin su in suka taso da wani abu da ba daidai ba zasu yi ƙoƙari taresu kuma su sarakuna idan suka faɗi magana al'umar yankinsu suna ƙoƙarin jin wannan magana ba al'umar yankin su gaba ɗaya ba duk inda sarki ya fito yayi magana al'umar yankinsa jaharsa ƙasarsa ma baki ɗaya duk zasu fito su masa biyayya ana daraja su ana girmama su ana wato kanmamasu a diyyan da suke sabida muƙani da suke da yayin da masarauta ta taso tayi magana ko kuma wani damuwa ya dami yanki kona rashin abinyi da dai sauransu shi wannan sarki na wannan yanki zaiyi iya bakin ƙoƙarinsa yaga cewa ya tallafama al'ummar yankinsa in abun yafi karfinsa zai iya kaiwa gaba inda yasan cewa za aje a taimakon al'ummar yankinsa wa innan dalilai da ma wasu dalilai da dama sukan jawowa sarki martaba sukan jawowa sarki kima sai kaga al'uma suna binsu suna bin maganganun da zasu faɗa duk jawabin da zasuyi sai kaga al'umma sun ɗauka sabida yanayin tallafi da taimako da suke yiwa al'ummar yankinsu al'umar jaharsu al'umar ƙasarsu ma baki ɗaya nagode

barka da warhaka kamar yadda muke ganin a wannan hot ya gwado mana hoto ne na yadda ake sallama wani daga aiki shin meke jawo wa a sallami mutum a gurin aikinsa akwai wato abubuwa da dama da yake jawowa a sallami mutum a wurin aikin sa wani lokacin ko ince mafiya yawan lokaci mutane idan suka samu dama ko ince aka basu dama suka samu aiki basu wato kula da aikin da aka basu wasu zaka ga sun sa wato wasu shagulgula a gaban su ba aikin bane damuwan su ba aikin da aka basu bane a gabansu yayin da zaka ga basu yawan zama a gurin aikinsu zasu fita suje nan suje chan in akaje gurin da suke aikin aka shiga ofishin aikin su baza'a same su ba sun fita sun tafi wani hidimansu daban ko sun tafi wasu harkokinsu wani safgogin su daban sannan wani lokacin akan samu wato ma'aikaci idan aka sa masa lokacin zuwa wurin aikinsa karfe takwas ne na safiya ko karfe bakwai ba zai fita yaje wannan gurin aikin ba sai ya zauna har sai karfe goma wanin sha daya kafin kaga ma'aikaci ya kama hanya ya je gurin aiki shiyasa wani lokacin akan bada wato horo bayan an bada horo aka sake badawa na biyu wani wuraren aikin in aka baka horo aka bayar kamar sau uku akan kori mutum ko kuma ince akan sallami mutum daga aikin baki daya in har baigyara abun da dokoki da akasa aka tsarashi ma wannan aikin ba a kowani aiki akan tsara masa dokoki wa lau aiki ne na kamfani aiki ne na gobnati da dai saura ayyuka da muke dasu a mafiya yawan lokuta ko wani ma'aikata akwai dokoki wanda aka kafa mata za'a bi wannan dokoki yayin da aka baka ajikin abun da aka baka aikin akwai dokoki da aka saka da tsare-tsare na wannan wurin aiki wanda ake so kabi wannan dokoki don kaci gaba da wannan aiki ba tare da ka samu matsalaba yayin da wasu basu kula da wayan nan dokoki da wannan aiki ta tanada kawai da muwarsu su jira lokaci yayi da za'a biyasu albashin su bazasu maida hankali akan aikin su ba basu su maida hankali akan dokoki da ƙa'idoji da aka rubuta musu ajikin takardan da aka dauke su aiki ba a irin wannan yanayi ne saika ga anzo ansallami mutum an gurin aikin sa kaga ya shiga damuwa ya shiga tashin hankali nagode

Barka da warhaka wannan hoto ya gwado mana hoto ne na mai girma wato shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu wato shugaban ƙasa Najeriya kenan yayin da yake gudanar da ayyukan sa na yau da kullun kamar yadda muka sani shi shugaban ƙasa mutun ne da yake da kima, mutun ne da yake da daraja a tsakanin al'ummar ƙasan sa, al'ummar yankin sa, alummar wasu ƙasashe, al'ummar duniya ma bakiɗaya kamar yadda muke gani a duk inda shugaban ƙasa yake akan sanya masa wato tuta wanda yake ɗauke da shaidar wato wannan ƙasa a cikin sa yayin da muke gani wannan tuta ta ƙasa Najeriya tana ɗauke ne wato da koriya da fari da kuma koriya wanda a gefe guda akwai wato baƙo na musamman wanda yaje ya kai masa ziyara kamar yadda muka sani shugaba ƙasa a duk inda yake akan je a same shi ga waƴanda yakamata suje su same shi su tattauna wato batutuwa daban-daban wanda ze amfani al'umma, wanda ze jawo cigaba a wato jahar su wanin wato zaɓaɓɓun gwamnoni ne da zasu je su samu shugaban ƙasa su tattauna wato abubuwa da ze tallafa ma jahar su wanin wato wakilai ne da aka tura su na dattawa wanda zasu je su kai koken al'umma ko su faɗi halin da al'umma ke ciki yadda shi me girma shugaban ƙasa ze zauna ya duba wannan al'amari ya kawo maslaha ya kuma wato kawo musu abinda wato ze jawo cigaba akan koken da suka kai a koda wani lokaci idan matsala ta taso ko ana son a nema wa al'umma cigaba na rayuwa da dai sauran su akan samu mahimman wakilai ko wakili wanda zai wakilci al'umma wanda ze iya zuwa gaba da gaba ya samu shugaban ƙasa ya gana da shi, ya gan shi su yi magana baki da baki wanin akan rubuta ma a ajiye ga damuwar sa, ga koke-koken al'umma yanda suka kawo to shi kuma me girma shugaban ƙasa ze zauna ya dubi wannan matsaloli da aka kawo masa ya yi ƙoƙarin wato tallo tsaro da duk wasu tallafe-tallafe da zasu taimaki al'umma bakiɗaya ba al'ummar jaha ɗaya kaɗai ba ba al'ummar wani yanki kaɗai ba a'a al'ummar ƙasan bakiɗaya kamar yadda muka sani shugaban ƙasa mutun ne da yake da daraja mutun ne da yake da mahimmanci, mutun ne da a kodayaushe yake ƙoƙarin janyo tsare-tsare da ze jawo zaman lafiya a ƙasar sa da kuma cigaban rayuwa da samar da ayyukan yi ga matasa bakiɗaya da kuma wato janyo abubuwan da ze kawo cigaba a ƙasar sa.

Barka da warhaka wana hoto an gwada mana wato hotone na babban kanti kamar yadda muka sani, kanti wato wurin ne da ya ƙunshi abubuwa da'ake saida su da dama wanda muke amfani dasu na yau da kullum ,wallau a gidajen mu a offisoshi, ah ma'aikatu a gurare dai daban-daban kamar yadda muka sani ko waca babban kanti kafin ka shiga akan ware wato wurin ajiye ababan hawa ne daga gefe, ma'ana daban misali motar ka tafi dashi babar keke duk dai abin hawa da Yakamata akan ware guri na musamman wanda za'aji a ajiye abin hawa anan sannan a kanti, manya-manyan kanti akan samu wato abubuwa daban kowane ɓangare wato da gefansa kamar misali kaya-kayan ɗaki ko ince kaya-kayan da ake amfani dasu na gidaje zaka gane mafiya yawan lokuta akwai gefen da zaka ga zalan wato gadaje ne toh a wana guri, akan ware gefansu na musama na musamman Sannan akwai gefen da'ake warewa wana gefe na kujeru ne wanda ake amfani dasu daban sannan akwai gefen da'ake ware wa na talabijin da auran wasu kananan kaye-kaye da ake amfani dasu acikin gida. Baya gana za ga an ware gefe na wato kayan wato madafa kama daga kan su tukwane da sauran robobi kayayyakin da ake amfani dasu na yau da kullum wajen girki dadai sauransu Baya gana wato akan samu gafe guda wanda zaka ga wana gefe zallan kaya ne na sawa ajiki kama daga kan kayan mata, kaya na maza da as, da shadodi dadai sauran atamfofi da sauran kaye-kaye masu kayatarwa, masu muhimmanci Sannan akan samu gefe guda wanda talkama ne da jakonkuna da ake amfani dasu wanda zaka ga gefe guda aka ware musu na wainan kayayaki na waina takalma dakuma jakonkuna kama daga takalman maza takalman mata dadai sauransu Baya gana akan samu wato gefe daban na kayan abinci kama daga kansu manja, man gyaɗa dadai sauransu, sannan akwai gefe wanda kayan shafe-shafe ne, kayan kwalliya kama daga su man shafawa, jan baki, wato tozali, kwali kenan da'ake sawa a ido da duk wasu abubuwa da'ake amfani dasu na kwalliya na yau da kullum irin waina manyan wato kanti gurin da suke dauke da muhimmanci da mutane da dama da kuma ma'aikata da dama wanda suke zirga-zirga suke kaiwa da komo a wana maa,a maa,a wana kanti! Nagode

? barka da warhaka wannan hoto ya gwado mana hoto ne wato na wurin aiki ma'ana na wato ma'aikata kamar yadda muka sani akan yi ƙoƙari a gyara wato du wasu ofisoshi da suke a ma'aikata wato akan bi opisoshi a gyara su a ƙawata su ya yanda wato za'a samar da aikin da yakamata a wannan wuri kamar yadda muke gani anyi wato tebiri da yake ɗauke da wato na'ura mai ƙwaƙwalwa wanda a ciki ne ma'aikaci ze gudanar da yawancin ayyukansa ze shigar da abubuwan da yakamata ya shigar wanda ze ajiye ze ajiye duk lokacin da aka bukaci wannan abin da yayi aiki a kansa ze iya ampani da wannar na'ura mai ƙwaƙwalwa ya ciro shi bayan ya ciro ze iya wato ya nuna shaidar abun da yayi aiki akan sa duk wani aiki da yayi ze iya shigar wa ya adana shi a cikin na'ura mai ƙwaƙwalwa shiyasa mafiya yawan lokuta zakaga opisoshi akwai wa'innan wato na'ura masu ƙwaƙwalwa akan yi amfani dasu a lokuta daban daban baya ga nan akan tanaji wato kujera na musamman wanda ze taimaka wa ma'aikaci wajen gudanar da aikinsa mafiya yawaran lokuta zaka ga an ƙawata kujeran an samu wanda ze riƙa wato juyawa ma dashi ba tare da ya tashi ya ɗauki ƙafansa ya yaje ɗauko wani takadda ko wani paipa da ze yi rubutu akan sa ba zaka samu idan ya juya ze iya wato miƙa hannu ya ɗauki abunda yake da buƙata a gefensa ya cigaba da aikinsa ba tare da ya tashi ko ya samu matsala ba gyara ofisoshi abu ne da yake da matuƙar muhimmanci? abu ne da yake jawo wa ma'aikaci ƙwazo da hazaƙa a wurin aikinsa yayin da yaje ya samu wurin aikin sa a tsaptace an tsaptace sannan an ƙawata shi da kujeran zamansa da tebirin da zai ɗauki wato pepa ko littapi in ya kama yai rubutu na aikinsa ko na abunda aka zo musu dashi ye kafin nan yace ze shigar a cikin na'ura mai ƙwaƙwalwa wanda ya kama ya ajiye takardu ze ajiye wanda ya kama ya rubuta abunda ya kama a jikin takaddun a cikin na'urarsa zai rubuta ya adana yayin da duk lokacin da buƙata ta taso ze sa sannan akai zai iya fitarwa ya nuna shaida aikinsa sannan akan ɗauki wato ta akanyi tebiri wanda duk wasu takaddu da yayi amfani dasu ze iya adana su a cikin wato wannan tebiri ba tare da anzo ana neman ina wannan takadda yake ko ina wannan pepa yake ba gyara opisoshi abu ne da yake da matuƙar muhimmanci a wurin ma'aikata nagode

Barak da war haka! A wannan hoto an gwado mana yanda ake gudanar wato da bukukuwa a wurare ko kuma in ce a yankuna daban-daban. Kamar yadda muka sani wani lokacin akwai biki da ake gudanar da shi duk shekara ko kuma in ce akwai bukukuwa da ake gudanar da su duk bayan shekara Wani, akan gudanar da bikin yayin da za a fito wato maza da mata za a fito a haɗu wuri guda wato a fito kan titi a ɗauki, ana ɗauke da wato wata tuta wadda za a yi rubutu a jikinta wani akan rubuta ne a jikin allo; wanin akan samu farin yadi sannan a yi rubutu a jiki, a ɗaga shi ana gwada wato yanayin farin ciki da bikin da ake yi da sunan bikin da ake yi wanda za a kai shi a ɗauke da allunan da wato wasu suka riƙe ko kuma suka wato yadi da aka yi rubutu a jikinsa Irin waƴannan bukukuwa suna da matuƙar muhimmanci, sukan ja, suna da matuƙar tasiri, wato bukukuwa na al'adu na gargajiya Kamar yadda muka sani, bukukuwa da ake yinsu na al'adun gargajiya bukukuwa ne da suke wato tuna baya suke tunato da abubuwa yanayin al'ada da abubuwa da suka faru a baya a ci gaba wato da wannan al'ada, a daɗa tada wannan tarihi i zuwa yanzu. Kamar yadda muke gani yau mafiya yawanci suna ɗauke ne wato da fararwen kaya a jikinsu wanda yake gwada cewa suna cikin farin ciki ne, suna kuma nuna wato farin cikinsu yayin da mafiya yawan lokuta za ka ga wasu suna biye da su, suna ɗauke da wato abubuwa na kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe da sauransu wanda suna tafiya, za a samu wasu suna wato rawa, suna gwada murna da farin ciki a wannan yanki. Sannan za su bi titi, wanin za a wuce unguwanni, bayan an wuce ta unguwanni za a wato fito a bibbi duk hanyan da ya kamata a bi, a zaga a je a nuna fari ciki kafin i zuwa lokacin da kowa zai koma gidajensu. Wannan irin bukukuwa suna da matuƙar muhimmanci, suna da matuƙar tasiri, suna tada wato al'ada, ana gwada yanda al'adu na gargajiya suke da kuma tasirinsu

Barka da warhaka wannan hoto ya gwado mana wato hoto ne na ƙofa ƙofa da yake da tarihi ƙofa da yake da mahimmanci da al'ummar wannan yanki dama al'ummar da ba wannan yakin ba kamar yadda muka sani akan yi ƙofofi akan gina su wato na tarihi wanda mafiya yawan lokuta bawai ƙofar kawai hanyar wucewar motoci da babura da sauran ababan hawa bane a'a hanya ne na wucewar ababan hawa da kuma mutane ma baki ɗaya, wa'yan da ba akan abin hawa suke ba, irin wa; yan nan ƙofofi, ƙofofi ne na tarihi da ake gina su wato ko kuma in ce da aka riga aka gini su tun a shekarun baya mafiya yawan wa'yan nan kofofi kamar yadda muke gani akan yi amfnai ne wato da gine-gine irin na zamanin baya wato gini irin na da yayin da yawancin wa'yannan ƙofofi akan yi amfani ne da ƙasa na laka ƙasa na laka abu ne da ake tunan sa a ƙarƙashin ƙasa wanda yake da danƙo wanda za'a iya gini dashi misali akan ɗebi wannan ƙasa ai bulo dashi bayan anyi bulo dashi akan gina wannan ƙofa da wannan ƙasa yanayi da ƙofa zai ƙarfi ya gwada mana cewa wannan ƙofa ƙofa ne na tarihi wani akan yi rubutu a jikin sa yayin da za'a rubuta abunda yake ɗauke ba tarihin wannan ƙofa ko kuma tarihin wannan jiha ko wannan yanki a jikin wannan ƙofa wannan ƙofa yana da tarihi yana da wato asali da yasa aka yi ko kuma da dalili da yasa aka yi wannan ƙofa yayin da zaka samu akwai mai kula da wannan ƙofa wanda in aka same shi zai iya bada wato tarihi tunda daga kan lokacin da aka tsara ƙofa har izuwa lokacin da aka yi shi da kuma alfanu da ƙofar yake dashi ga al'ummar yankin dama al'umma baki ɗaya mafiya yawan lokuta bayan anyi ƙofa anyi rubutu a jikin sa akan saka wato wani allo ko shaida wanda zai gwada cewa wannan ƙofa kofar kaza ne sannan akan yi suna asa ma ƙofa yayin da idan aka kira suna wani kofan akan yi shi ne na shiga gari wani kuma na shiga kamar wani yanki ko kuma shiga wata unguwa daman yayin da za'a yi mata suna ko laƙabi da ya shafi wannan unguwa ko wannan yanki ko kuma wannan jiha irin waɗannan ƙofofi suna da matuƙar alfanu ga al'ummae yankin su suna da matuƙar alfanu ga al'uma ma baki ɗaya. Nagode

Barka da war haka a wannan hoto a gwado mana wato uwa ne da kuma ƴatta yanda take koyar da ita abubuwa dasuka kamata na ilimi ajikin na'ura mai kwakwal wa kamar yadda muka sani ita uwa mace ce da take da matuƙar mahimmanci da tasiri ga ƴaƴanta da ma al'umma baki ɗaya kamar yadda muke gani ita uwa ita take wato kula da tarbiyya wato na ƴaƴanta yayin da suka taso tin suna wato ƙananinsu zata kena kula da yanayinsu da kuma tarbiyyassu abincinsu yanayin yanda zasu gudanar da rayuwarsu baki ɗaya yayin da suka fara tasowa suka kai asasu amakaranta za asasu a makaranta bayan sunje sunyi karatu sun dawo zata kula wato da asalin me aka koyar dasu zata fidda littatafansu ta gani wato ta ɗau jakansu ta gani tabuƙaɗe taga me suke a wannan makaranta ta fahimci cewa suna zuwa sui karatu ko wasa suke zuwa sannan zata sasu akan hanya ta yadda zasu bi sui karatu dan su amfani kansu su amfane ta su amfane al'ummar yankinsu al ummar jahar su harma al'ummar ƙasassu da kamar yadda muka sani uwa zata kula ta duba da takaddun yara yayin da aka basu aiki wanda zasuzo suyishi a gida zata sasu suyi wanda basu iyaba ko ya gagaresu yakasance uwa dama itama tayi karatu tana da iliminda zata iya duba takaddun ƴaƴanta wanda taga bazasu iya yinsa ba aikin da aka basu wanda baza su iyaba zata wato koya musu a gida ta ganar dasu yadda za suyi sui wannan aiki har suje abasu maki akai baya ganan ita uwa akwai rawar gani da take takawa itama a gida ba komai ne zataje ta koyeshi a makaranta ba wanin a gida ma uwa zata taka yawar gani wajan koyar da ƴaƴarta ma'ana koyar da ƴaƴarta ilimi na abubuwa na rayuwa fanni daban daban kama daga kan rubutu yanayin yanda ƴaƴarta zasu iya rubutu yanda zasu iya wato karatu yanayin yanda idan suka ga abu zasu karanta batare da ansamu matsalaba uwa zata taka rawa gani akan wannan kama daga kan zamani yanzu da ya canja na amfani da na ura mai kwakwalwa zakaga uwa tana ƙoƙarinta koyar da yanda zasu sarrafa wannan na ura mai kwakwalwa su iya rubutu acikinsa sugane yadda zasuyi ajiya abubuwa masu mahimmanci aciki koyi zane aciki da sauran abubuwa da dama wanda ze temaki rayuwarsu idan sun taso nagode

Barka da warhaka! wannan hoto ya gwado mana wato hoto ne na jami'an tsaro yayin da suke gudanar da wato yadda za suy tsara-tsare na fareti da dai sauran wato horo da ake basu a kowaca wato hukuma ta jami'an tsaro kamar yanda muka sanni akwai tsaro da tsara-tsare na horo da ake koya musu wanda zai kawo musu ƙaimi da zai sa su jajirce a wurin aikin su su taimaki kansu taimaki al'umma su taimaki ƙasar su baki ɗaya kamar yadda muka sanni jami'an tsaro mutane ne da suke da matuƙar mahimmanci mutane ne da suka sa rayukansu don su ƙare wato ƙima da martaba na ƙasar su dan su ƙare rayukan al'umma su ƙara kuma dukiyoyin su kamar yadda muka sanni jam'an tsaro mutane ne da suke da mahimmanci mutane ne da ya kamata a riƙa basu haɗin kai a koda wani lokaci wajen taimakawa tsaro a yanki dama ƙasa baki ɗaya kamar yadda muka sanni yayin da aka basu horo yanda ya kamata zaka ga cewa sun jajirce akan wato aikin su suna ƙoƙarin yanda zasu yi su kawar da ɓata gari su jajirce suy faɗa suyi yaƙi da ƙarfi da dabarun da aka koya musu wajen wato ƙara hakki da kuma ƙara rayukan jama'a wa'inda basu ji ba basu gani ba da karɓawa wanda aka zalinta haƙƙin sa a gurin wanda ye zalunci da dai sauran su mutane ne da aikinsu yake da matukar mahimmanci ga al'umma yankin su al'ummar ƙasar mu baki ɗaya sabida aikin su ya shafi wato sadaukarwa abinda ake nufi da sadaukarwa anan shi ne aikin su ya shafi wato bada rayukan su akan al'ummar ƙasar su sukan wato mika ransu ne saboda su ceto ƙasar su daga wani hali data shiga yayin da aka tada tarzoma ko wani tashin hankali zaka ga ana ƙoƙarin a tura jami'an tsaro ne su zasu je su ƙwato wa mutane ƴanci su ƙwato wa mutane haƙƙi su ƙare musu rayuka su kare dukiyoyin su yayin da aka basu wato horo na musamman wanda sauran jama'a basu samu ba, aka kuma basu kayan aiki wanda zasu yi amfani dashi wajen kare kansu yayin da suka fita wurin aikin su yanda zasu ƙara kansu sannan su ƙare al'ummar ƙasar su baki ɗaya Nagode!

barka da warhaka a wannan hoto an gwado mana ne yanda ake wato kamun kifi wanda wasu mutane su kan kira shi da su? kamar yadda muka sani kifi akan same shi ne wato yawanci a wato inda ruwa yake gudana wanin kogi kenan ko a ƙira shi da rafi yanda ruwa yake wato zaune an fi samun kifi ne yawanci a zaunen nan ruwa amma wani lokacin akan samu akan same su a ruwa da yake da gudana wato ruwa ma da yake wucewa akan iya samun kifi a ciki amma an fi yawan samun su a ruwan da yake wato a zaune a wuri guda yayin da akan yi amfani da abubuwa da dama wajen kamo wannan kifi wasu su kan yi amfani da gora wato da ake kiransa da goran kamun kifi wa'ensu sukanyi amfani wato da abinda ake ce masa ƙugiya wanda yake riƙo wuyan kifi yaje su janyo dashi sannan su kawo suzo su ɗiba wasu su kan yi amfani ne wato da raga wanda idan suka saki wannan raga a cikin ruwa su ka janyo zaka ga cewa sun samo wannan kifi a cikin wannan raga baya ga wa'innan abubuwa da ake amfani dasu wajen samo kifi wato akan hau mafiya yawan mutane su kanyi amfani da abunda ake kira da jirgin ruwa wato kwale kwale kenan kamar yadda muke gani wa'innan sunyi amfani ne da kwale kwale yayin da zasu ke na za'a sami matuki daban a gefe wadda ze rika wato tuka wannan kwale kwale har izuwa wurin da zasuje su ciri kifi yana tukawa sannan wanda za'a samu ɗaya wanda ze riƙa wato amfani da net da igiya ko kuma ya rinƙa amfani da raga ko ya rinƙa amfani da ƙugiya wanda ze ciri wannan kifi yana samowa yana sakawa a cikin gorarsa wannan akan samu wani kuma yanda ake so wato a gargajiyance yanda ake kamun kifi a gargajiyance yayin da wasu bama kwale kwalen suke hawa ba ko kuma ince ba jirgin ruwa suke hawa ba su kanyi amfani ne da abinda ake ce masa ƙwarya wato koko kenan akan samu ƙaton koƙo wato ƙwarya sai kaga matsinci matsincin kifi ya hau kan wannan ƙwarya idan ya hau kan wannan ƙwarya zai iya shigan ruwa dashi bayan ya shiga ruwa ruwan nan bazai nitse dashi ba ze riƙa yawo ne akan wannan kwarya yana bi yana jefa ragarsa yana kamo kifi yana sawa a wannan ƙwarya har ya gama aikin sa ya bi ya fice a cikin ruwan ya samu kifin da ze je ya sai da wanin ya kai gida aje ai amfani dashi su ɗin kifi ko ince kamo kifi yana da matukar mahimmanci ya kan samo wa matasa ko manya ma mutane ayyuka abubuwan yi da kuma hanyoyin samu nagode?

Barka da warhaka wannan hoto ya gwado mana hoto ne na wato jikin mutun wato jikin mace jiki mutun wato da yanayin tsare-tsare da abubuwa da yake kunshe da jikin mutun kamar yadda muka sani akwai abubuwa da dama da ke ɗauke da jikin mutun mai wata ƙila mace ce ko namiji kowanne da tsare-tsare wanin akan samu banbanci yanayin wasu gaɓɓai da ke jikinsu yayinda kowani gaɓa akan iya yi mata wato suna da yadda ake ƙiranta da kuma amfaninta da yadda take motsawa a jikin wato mutun kamar yadda muka gani wannan yana ɗauke ne da wato hoto na mace yayinda aka gwado yanda za a ƙira kowani gaɓoɓi ko in ce gaɓɓai daga jikinta yayinda kowani mutun yake da wato kama daga kan gashin karsa da wato sunanda za a ƙirasa da shi da kuma yanayin alfanunsa sannan baya ga nan akwai asalin kan mutun kan mutun ma yana ɗauke ne da abubuwa da dama wato da wasu gaɓɓai da wurare da yake amfani da su da dama kama daga kan wato ido wanda an sani ido wuri ne wato na gani abu ne da sai da shi kafin ka banbance wannan abu fari ne wannan abu baƙine wannan abu wato ruwar shuriya ne ko ko wannan ruwar koriya ne da dai sauransu ido shi yake banbance maka shi ne jagora yanda zai ɗaukeka ya kaika inda kake san ka je sai k ɗaga ido ka ga wurin kan za ka gane cewa wannan abun abu kaza ne baya ga ido akwai mihimmin abu da yake jikin kai wato hanci wanda da shi ne kake shaƙar numfashi da shi ne kake jan numfashin da za ka ɗauka da shi ne za ka fitar da numfashin da za ka fitar wanda shi numfashi shi yake kawo rayuwa sai da numfashi mutun zai rayu idan numfashi ya ɗauke mutun daga nan kwanakinsa ta ƙare ba mutun baya ga mahimmanci na hanci da yake da shi da kai yake ɗauke da shi akwai wato asalin baki baki wuri ne da shi ake cin abinci da shi za ka sha ruwa wanda abinci sai da shi ka rayu ruwa ma sai da shi ka rayu sannan baki da ka yi amfani da harshe a cikin baki kai magana har a ji maganan ya fito sannan akwai kunne kunne ma wuri ne da da shi ne za ka ji magana dun abunda za a gaya maka kunnenka shi zai gaya maka cewa wannan abun kaza aka ce sannan akwai hannu yana da mafani shima da shi za ka ci abinci akwai ƙafa akwai su ciki da dai sauran wasu gaɓɓa mahimmai da suke jikin mutun na gode.

Barka da warhaka wato wannan hoto ya gwado mana abinda ake kira da kwara shi kwara abune da yake da matuƙar mahimmanci ga mutane akan wato sarrafashi ta hanyoyi daban-daban yayinda akan wato cishi a hakansa sannan akan wato soyashi yayinda ake amfani da wato sigari a narkar dashi sannan a zo a ɗau wannan kwara a wato soyashi bayan an soyashi akan sakashi a wannan ruwa na narkakken wato sikari da aka narka a jiki bayan an yi akan shanyashi ya bushe sai ka ga bayan kwarar ya yi fari akan ƙuƙƙullashi a leda a saidashi wanin akanyi ne musamman a gida sabida a ci abune da yake da mai a jikinsa yake da wato daɗin ci a baki yake da mahimmanci ga jikin mutun ko kuma in ce ga jikin ɗan-adam baki-ɗaya shi kwara yanayin yanda ake wato aiki har a samu kwara wato akan sameshi ne a bishiya wato bishiya ne ke fitowa wanda wanin sukan shukashi ne akan yi gonarsa yayinda akae yawan samunsa a wasu yankuna wasu sassa na ƙasar najeriya da ma wasu ƙasashen sannan akan yi noman kwara yayinda bishiyoyin suka girma suka fiffitar da kwara akan sarrafashi ta hanyoyi daban-daban yayinda da farko akan yi amfani da injuna na zamani wanin akan amfani da kwando a yi amfani da ƙarfi da wasu dabaru a gargajiyance a fidda wato manja daga bayan wannan kwara bayan an yi amfani dashi an fidda manja akan ɗauki wannan manja a fitar dashi izuwa wato a zuzzubasu a robobi goruna kenan a fitar dasu izuwa wasu jihohi waninma har a fitar da su izuwa wasu ƙasashe ya mafani al'umar ƙasa ya amfani al'umar wasu ƙasanma baki-ɗaya ya amfani al'umar kuma jahar da akayi sannan bayan an ciri wannan manja daga jikin ƙwara akwai kuma asalin shi kansa ƙogon ƙwaran akan fiddashi daban a fidda manja daban shi wannan ƙogon? ƙwaran da baya yakan yana fitowane da ɓawonsa yayinda za a yi amfani da dutse wanin sukayi amfani da inji na zamani wasu sukanyi amfani da ƙarfi na hannunsu a nemi dutse a sa a buga yayinda za'a cire wannan ɓawo dake jikin kwara bayan an buga an ciri ɓawon wato za a samu asalin shi wannan ƙwara da muke gani a yi amfani da shi yayinda a hakansa ma in aka buga za a iya ci kuma za a iya wato sarrafashi ta hanyar soyawa a sa masa shuga wanin aka soya ba sai an sa shuga ba aci abune da yake da matuƙar amfani a jikin mutun na gode.

Barka da warhaka wannan hoto ya gwado mana ne yanayin wato yadda zaka tsallake titi kamar yadda muka sani wasu sukan kira shi da titi wasu sukan kira shi da kwalta ya danganta kamar yadda muka sani titi ba wuri ne na wasa ba bama wai ko wasa ace wasan yara kaɗai ba, a'a wasa harda ma manya titi ba wurin wasa ne na yara ba kuma ba wurin wasa ne na manya ba a duk lokacin da kaje zaka tsallake titi ka lura da kyau sabida baka san ka duba gefe wato da gefe wani lokacin akan samu titi da ya rabu wato gida biyu wato akan samu gefen masu tafiya da kuma gefen masu dawowa wani kuam akan samu wato raba-raban hanya yayin da kake da gefen masu tafiya kasan cewa ga ta inda zaka duba kafin ka tsallaka titi gefen da zaka duba, shine gefen da motocin suke tawowa ko kumain ce ababan hawa suke tawowa yayin da kaga sun ɗan tsaya babu wani a kusa da yake zuwa sai kayi ƙoƙari kayi maza ka tsallake haka ma haka ma titi ya kasu, wato akan samo matsaya na tit wanda zaa ga ga wannan ya fito daga nan wannan ya fito nan wannan ya fito nan kaga raba-raban titi guda uku yazo ya haɗu a matsaya guda ɗaya to a irin wannan titi sai ka mai da hankali sosai ka kiyaye sabida wato gujema hatsari ko kuma gujema hatsarirrika daban daban wani lokacin zaka ga mutum yaje ya hau kan titi ga mota nan tazo sai kaga an bige shi wani harya jawo rasa rai wanin kuma ya jawo jin ciwo jin rau raunika da dama da dai sauransu kaga ana ta rigima da 'yan uwa mutum da kuma mai abun hawa walau abin hawan nan mota ne babur ne keke ne da dai suransu duk ana iya hatsarirrika da irin wa'yan nan ababan hawa da kuma mutane da suke ƙoƙarin tsallake titi akan hanya shiyasa ake da buƙata ko kuma in ce ake son a kiyaye a duk lokacin da kaje kan titi ka sani cewa titi ba wuri ne na wasa ba ka tabbatar ka dub in inda wato titi guda ɗaya ne ba ha um hanyar masu tafiya ba na dawowa duk dai kan bi gefene dai a wuce to ka tabbatar ka dubi kowanne gefe ka dubi gefen nan ka dubi gefen damar ka ka dubi gefen hagun ka ka fin ka tsallake ka tabbatar da cewa babu wata mota ko wata babur ko wata abin hawa da suke zuwa wanda zata zo ta bige ka ta jawo watakila hatsari wanda ba'a fata ba'a da buƙatar kasancewar hakan nagode

Barka da warhaka wannan hoto ya gawado mana wato hoto ne na baban titi da ya kasu wato gida biyu wanda a mafiya yawan lokuta akan samu wa'innan titine a birane kamar yanda muke gani irin wannan manyan titi akanyi su ne wato ya kasu gida biyu kamar yadda muka sani akan fidda wato hanya masu tafiya daban akan fidda hanayan wa'inda suke komawa daban sabida irin wannan titi yakan jawo wato yawan cunkoso da gosulo na motoci yakan rage wato yawan cin karo da hatsarurruka na ababen hawa yayinda aka bada hanya baba akayi titi wato irin wa'innan manyan titi guda biyu yakan wato taimaka wa al'uma wajen wato tafiya wuraren ayyukansu walau ƴan kasuwa ne walau ma'aikata ne na gwamnatai walau ma'aikata ne na ƙwadago wa'inda suke afani wato da ƙarfinsu yakan jawo yakan rage musu wato yawan cunkoso dan wani lokacin sai ka ga da safiya da za a fita wurin aiki sai ka ga motoci sun yi yawa a kanhanya waninma ka ga an ja an tsaya anata damuwa da masu tafiya da masu dawowa dk sun zo sun haɗu a wuri ɗaya yayinda aka samu titi guda ɗaya kenan sai ka ga wanin anyi buge-bugen motoci wannan motan ta bigi wannan wannan ta daki wannan wani har a jawo hatsari wanda ba a da buƙata bayan hatsarin ma wanin har a jawo rasa rayukan wasu daga ciki wanda da wannan ma ba a da buƙatan kasancewan haka yana da kau a rika wato manayan tituna musamman mai guda biyu wanda hanyan masu tafiya ya kasance daban hanyan masu komawa daban sabida ba dan komi ba sabida yawan rage wato hatsarurruka na motoci yawan rage wato gosulo da cinkoso na ababen hawa akan hanya yayinda aka tanaji irin waɗannan hanyoyi zakaga wa'inda suke tahowa ko da ace motocin suna da yawa zaka ga akwai isasshe wato na titi akwai isasshe na fili akan titin wanda mutane wanda motoci za suyi tafiya waninma guda biyu wanin zaka ga motoci ne guda uku a gefe ɗaya sun jeru suna tafiya kasancewar babu wata mota da zata taso daga daga wannan titin wanda ita kuma tafiya takeyi wanda zai iya jawo hatsari kokuma ya iya jawo wato wani ɓarna na daman akan titi ansan gaba-ɗaya wannan gefen gefene na tafiya za a iya jeruwa mutum byu mutum uku jka ga duk suna tafiya kuma tafiya cikin kwanciya hankali yayinda masu komawa ma gefensu daban na gode

Barka da warhaka wannan hoto ya gwado mana hoto ne na yara da suka taso daga makaranta kamar yadda muka sani yara wato mahimmai ne wato abinda ake kira da yara shiyasa akan ce yara manyan gobe sabida yaro idn ya taso baka san me zai zamo ba shiyasa ake ƙoƙarin idan yara ka haifi yara ka yi ƙoƙari ka kula da tarbiyyansu idan suka fara tasowa suka kai na a sa su a makaranta a sasu a makaranta sabida baka san me za su yi nan gobe ba nan gaba ba kuma bakasan me za su iya zamowa nan gaba ba zaka sa su a makaranta su je wato su koyo ilimi da ake koya a makaranta sabida zai taimakesu da su taimaki kansu su taimakeku ku iyayen su taimaki wato al'umar yankinsu su taimaki al'umar jaharsu su taimaki al'umar ƙasarsu ma baki-ɗaya kamar yanda muka sani yara suna da matukar mahimmanci suna da buƙatan kulawa sabida yanayin yanda zaka kula da tarbiyyan yaro idan ya taso ya kasance zai iya amfanar kansa sa yara a makaranta abu ne da yake yake da amfani yake da alfanu ga al'uma baki-ɗaya asu yaran da aka barsu basa makaranta zaka ga yanayin tarbiyyansu daban yake wanda in suka girma wasun ai ka ga sun zamo ɓata-gari sun addabi mutane wanda babu ilimi a ƙwaƙwalwar kansu duk abinda za su yi ba za su yi amfani da ilimi ba shiyasa ake san a sa yara a makaranta tun suna ƙananunsu makranta wuri ne na ɗaukan ilimi kala daban-daban ba zallan ilimi na karatu kaɗai ba har da ilimi na rayuwa yanda za su tafiyar da rayuwarsu yanda za su zamo mutanen kirki yanda za su zamo mutane na gari wanda za a yi koyi da su saboda yara su ne manyan gobe wataƙila a cikinsu za a iya samun shugaban ƙasa za a iya samun wani baba ɗan majalisa wani zai iya zamowa gwamna baka san wani baiwa yaro zai taso da shi ba shi yasa ake ƙoƙari iyaye su yi ƙoƙarin saka ƴaƴansu a makaranta daidai iya ƙarfin da suke da shi yayin da yaro ya je makaranta ya samo ilimi ya kasance itama uwa ta taka rawar gani bayan dawowan yaro daga makaranta ta duba littattafansa ta tabbatar da cewa idan ya je makarantan karatu yake yi ba wasa ba sannan in aka bashi aikin gida ta taimaka masa ta yanda zai yi yayi aikin gidansa wanda bai iya ba ta koya masa ya kasance yayi wannan aiki yanda idan ya koma makaranta za a je a bashi maki yara yana da matuƙar mahimmanci a kula da tarbiyyarsu a kula da iliminsu yanayin yanda suke kratu kamar yanda muka gani sun je sun yi karatu sun taso suna gujin suna ƙoƙarin su koma gida cikin lafiya karatun yara abu ne da yake taimakon al'uma baki-ɗaya dan yara su ne manyan gobe na gode

Barka da war haka! A wannan hoto, an gwado mana wato fada ne na sarki da sarkin kansa da kuma mabiyansa. Mabiyansa wanda ake kira wato da dogarawa Kamar yadda muka sani wasu sukan yi wato shiga ne na musamman wanda zai gwada cewa wa'innan mabiya ne na sarki, wato dogarawa ke nan wa'inda suke suke ba wa sarki kariya, wa'inda suke kula da lafiyarsa, suke kula da kaiwa da komowarsa. Sannan suke wato kare wato martabarsa, wanda suke ba shi tsaro Kamar yadda muka sani ne, sarki yana da bukatar a ba shi tsaro a duk inda zai shiga sabida gudun ɓata-gari da dai sauran wasu mutane wa'inda ba sa daraja sarki, wa'inda za su iya kawo masa hari a kodayaushe, shi ya sa ba a barin sarki shi kaɗai ya fita. Yawanci in zai fita, zai fita ne da mabiyansa wato dogarawansa da kuma masu ba shi tsaro. Kamar yadda muka sani, sarki mutum ne da yake da daraja, mutum ne da yake da ƙima, mutum ne da yake da wato muhimmanci a tsakanin al'uma. saboda su ne jagororin al'uma; su ne masu faɗa-a-ji za su iya sawa, za su kuma iya hanawa. yanayin shigarsu, idan suka shiga suka fito, kamar yadda muka ga wannan sarki yana sanye ne da jajayen kaya na al'ada a jikinsa. Sannan da tagulla a wuyansa, wanda daga an gan shi idan ya fito a cikin dubban mutane ba ra a tsaya tambaya waye wannan ba Sabida yanayin ƙimarsa da darajarsa da yanda ya fito, yana fitowa za a ce, e, wannan sarki ne. Yayin da za a masa gaisuwa na jinjin, gaisuwa na ban-girma, gaisuwa na darajawada kuma ƙimantawa da nuna masa matsayinsa. A duk inda sarki ya fito za ka ga al'umar yankinsa suna ƙoƙarin girmama shi suna ƙoƙarin sauraron me ya zo da shi, me zai faɗi don a yi amfani da abin da ya faɗi me zai yi hani da shi, a bar wannan abin, me zai sa a yi sannan mutane su yi wannan abin Wannan ba wai iya mutanen yankinsa kaɗai za su yi masa biyayya ba, a'a, shi sarki mutanen wato jiharsa ma gaba ɗaya za su yi masa biyayya, ba jiha kaɗai ba, har da ma wasu jihohi tunda shi jagora ne na al'uma baki ɗaya, al'umar ƙasarsa ma gaba ɗaya za su masa biyayya sabida matsayin da yake da shi. duk inda yake, duk inda aka samu mutane da ma yana da kyau a samu jagora. musamman wayanda, ya kasance waƴanda idan suka fito sukai magana za a ji, za a kuma yi amfani da abin da suke faɗa, don ya kawo lafi...zaman lafiya da kuma cigaban rayuwa a wannan ƙasa baki ɗaya. Na gode.

Barka da warhaka a wannan hoto an gudo mana wato baban hanya ne yanda motoci suke binsa kuma hanya ne da yake da wato hawa da sauka ma`ana hanya da yake da tudu da kuma gangare abin da ake da ake da bukata idan kana tafiya akan irin wanna hanya shine ya kasance kana lura. Kuma duk inda kazo ka tarrar da irin wannan hanya ana da bukata ka rage gudu kama yadda muka gani hanya ne babban hanya hanya da yake da fadi sosai amma kuma hanyan ba wai an raba shine gida biyu anyi anfani da gini ba aa irin wannan hanya da bada gini aka yi anfan ba anja wato kan tsakiyan titi ne aka sa farin painti yanda aka zazana, yanda zaka iya bin layi sabida wato rage yawan hatsararrika da kuma yawan cinkoso wato da bigewan motoci da dai sauransu. wanda a sanadiyan hakan yana iya jawo hatsari, ya kan iya jawo wato jin ciwo ga mutane wanin ma har a rasa rayuka a dik inda ake da wato wannan hanya idan ka isa kana tafiya akan motarka ce, aka babur ce akan keke abin hawa dai daya kamata kake tafiya akai kaje ka tarar da hanyan da wato ga... yake da babban titi titin da aka zana masa layi ba zanen layin kadai ake da bukatar kabi ba bayan kabi Ƙa'idoji na bin yanda layin yake sannan akwai Ƙa'ida na gaba kasancewa hanyar da yake da kwazzabo, yake da hawa da sauƘa wato yake da tudu da gangare anada buƘatar yayin daka tahu da gudu, inma gudu kakeyi ya kasance kana isowa wannan wuri na tudu da kwarin kayi wato Ƙasa da gudu, motarka yanda zaka tafi a hankali sabida kaman yanda aka sani hawa wuri ne da yake da wato hatsari na gaske, yayin da kazo haawa ka rage gudu ka tafi a hankali sai kaga kayi tafiya cikin kwanciyan hankali ka isa inda kake so kaje ba tare da an sami wani hatsari ko wata damuwa ba amma yayin da kaga irin wannan titi daya ke da hawa da sauka kazo da gudu kai kana sauri, kace kai zaka haura da gudu dan kayi sauri ka tafi inda zakaje to, baya haifar da da mai ido baya haifar da komai, a karshe sai kaga wasu sunje garin gudun sunje sunyi hatsari wanda zai iay ajawo wato wanin ma asaran rayukan su ko ince asaran rayukan mutanen da suka debo a wannan mota kukuma jin ciwo wato raunuka a jikin mutane wanda ba'a da fatan hakan ba'a da buƘatan hakan shiyasa ake da buƘatan a kiyaye dik lokacin da kake tafiya akana titi, kaa titi yazo mai hawa sa sauka, ma'ana mai tudu da gangare, ka rage gudu a wannan titi ka tafi a hankali dan ka isa lafiya ka Ƙare lafiiyan kanka da lafiyan duk wanda ka dauƘo a motan na gode

barka da war haka wannan hoto ya gwado mana wato mutane ne yayin da suke gudanar da bauta a coci kamar yadda muka sani ne a kan je wato coci ranar wato Lahadi wanin ma kuma ba a ranar Lahadi ba akwai amma dai an fi keɓance ranar Lahadi wajen zuwa wannan coci a kan yi wato taro kala daban daban a wannan coci sannan wani lokacin a kan je ne wato biki na ɗaurin a kan je wato kaman a ce ɗaurin aure yayin da za a je da ango da amarya a ɗaura musu aure a wannan coci wanda auren a ke kira da rai da rai wato ana nufin auren idan aka yi shi ba za a samu wato rabuwa ba a na yin shi ne na rai da rai ma'anar rai da rai a nan shi ne sai dai ko idan ɗaya ya mutu daga cikinsu ba a san ai wannan aure sannan a zo a ce an rabu a wannan aure irin wannan aure a kan je coci ne a je watau a ɗaura shi ko kuma in ce a je a yi shi yayin da amarya da ango za su je da kuma iyayen amarya za su je duk a je a gudanar da wannan ai a gudanar da wannan aure a wannan coci sannan a kan je wato ranar Lahadi wajen gudanar da wato bauta yayin da za suyi addu'o'i kala daban daban wanda zai taimakesu walau addu'a ce ta watau neman wani abu na rayuwa ko addu'a na neman tsira ko addu'a na neman wani wato bukata na musamman a kan je wato coci a gudanar da wa innan addu'o'i addu'o'i kamar yadda muka sani ne ba iya manya ne kaɗai suke tafiya coci ba a'a hadda yara su ma su kan je wato coci wani lokacin ma za kaga wato iyaye su kan wato shirya 'ya'yansu su fita tare da 'ya'yansu wajen tafiya coci tun suna yara har izuwa tasowarsu za kaga ya kasance suna zuwa wato wurin bauta tare da su da 'ya'yansu kafin su ma idan su ka girma su kai wato matsayin da za su fara zuwa da kan su yayin da idan suka tashi addu'o'in su mafiya yawan lokuta za su yi amfani wato da rufe fuskokinsu da kuma wato wato rufe fuskoki wato rufe fuskoki da kuma wato amfani da wani lokacin ɗaga hannayensu kamar yadda muke gani a wannan hoto nagode

Barka da war haka! Wannan hoto ya gwado mana wato hoto ne na kungiya na mafiya, wato wasu sukan kira shi da kungiya shan jini. Kamar yadda muka sani, wannan kungiya ba abu ne da yake da kyau ba ba abu ne da yake da wato tasiri ba; ba abu ne da ya kamata a ce al'uma suna shiga irin cikinsa ba. wannan wato ba ɗabi'a ba ne. Shi ya sa ake so wato yara tun suna ƙaƙanu ya kasance ana kula da tarbiyyansu; ana kula da tasowarsu ana kula da yanayin rayuwansu; ana kula da yanayin wato tafiyarsu da dai sauransu. Yayin da yaro ya taso ya girma kana da bukatan ka san da wasu abokai suke yawo. Waye abokinsa? Don mafiya yawan lokaci irin waƴannan kungiyoyi na mafiya, ko in ce na shan jini za ka ga aboki ne ya ɗauki abokinsa ya kai wanda shi ma zai ce bari ya je shi ma ya fara sana'a, wanda ba sana'a ne mai kyau ba; ba sana'a ne da zai haifar da ɗamai ido ba sai a je, a je garin. Wanin ka ga har sun rasa rayuka na iyalinsu; wanin ka ga an sa shi ya kai matarsa wanin a sa shi ya kai ɗansa; wanin a sa shi ya kai ɗan'uwansa da dai sauransu, wanda hakan yakan jawo a rasa rayuka na al'uma a rasa rayuka na mutane wanda ba a da buƙatan haka. Shi ya sa irin wannan kungiya ba kungiya ne da ake da bukatansu ba; yana da kyau ka san ƴaƴanka tun suna yara, da wa suke yawo? Waye abokansu? Kar ka bar su su yi abokai wato da wa'inda ba ka sani ba sabida ba ka san me zai je ya zo ba, ba ka san yaya za a yi ba, walau wannan aboki shi ma ɗan wannan kungiya ne na mafiya. Zai iya jan maka ɗa ya kai cikin wannan kungiya wanda kai ba za ka so hakan ya kasance ba da kyau ka kula da tarbiyyan ƴaƴanka tun suna yara, tasowarsu mu'amalansu, waƴanda suke wato gudanar da rayuwa da su sabida guje ma irin shiga wa'innan kungiyoyi da kuma da dai sauransu. Wanin ma za ka ga yara ne sai a ɗauki abu a ba su. Shi ya sa in yara za su fita ake na ƙoƙarin hana su wato in aka ba su abu a waje su karɓa, sabida kar a je a ba su wani abinda zai zo ya zama damuwa Don wanin akan ɗauki abu ne a ba ma yara. Idan yara suka ci wannan abin sai ka ga sun shiga wannan kungiy, sai ka ga an zo ana fama da yaro yana wasu abubuwa wanda ba a gane kansu ba. Shi ya sa ake son a kiyaye a kiyaye yawan abokai; a kiyaye wato yawan abokai da ba a san daga ina suke ba sabida kar su ja wato yara ko su ja manya i zuwa gurin wanna kungiya na mafiya ko kungiya na ƴan shan jini. Na gode!

barka da war haka wato a wannan hoto an gwado mana ne wato wuraren da ake a jiyan babura kamar yadda muka sani akan yi wato jiyan babura akan keban ce guri guda da ake wato ajiyan babura wa lau a kasuwanni wa lau a ma aiktu wa lau a wato wasu gurare na musamman guraren da ake ware na ajiyan babura wa ajiya wanda daga ka fito ba sai ka tsaya a gefen titi kana damuwa mai zaka tara wani abun hawa zaka tata idan ka fito ko a kasuwa ne akan samu gefen da ake wato ajiye babura wanda ake ware musu na musamman yayin da ka fito kana futa zaka wuce kai tsaye kaje ka tara abun hawa ka hau ba tare da ka samu jinkiri ko wani abu ba duk wanda ka gani a wannan gurin yake tsaye da babur din sa yana neman wato passenger ne yayin da zai je... zaka dauke shi kuyi ciniki duk inda zai kai ka ya kaika ya je ya dawo wanin kuma idan ya kaika yasamu wani goyo a wannan guri zai iya dauka ya wuce wani guri kafin nan ya dawo asalin wato wurin da yake da zama yay sana'ar sa a wannan wuri ko a wato ma'aikatu ne akan ware waurin ajiyan wato motoci haka wani lokacin akan ware wurin ajiyan wato babura na hawa yayin da iya karfin ka iya wato shagalin ka in babur ne da kai ga wurin ajiyan sa yadda hakan yakan jawo yawan rage wato yawan cinkoso da wasu hakarirri a da ake yi na abun hawa wanda zaka ga an taru wannan na wuce wa wannan na tafiya ba'a ware takamaman guri guda wanda wa 'yan nan babura zasu tsaya ba shiyasa yanzu aka samu wato cigaba da sauye sauye na yanayin yanda za'a ana kena amfani da abubuwan sufuri musamman na babur yanda za'a kebe a ware musu wato guri guda da zasu gudanar da sana'r su wanda wasun ba sai sun je wanin zasu yi ta yawo akan titi wani a anguwanni zasu sha mai ba tare da sun dau wani passenger ba wanda a hakan sai kaga ya jawo musu asara da dai sauran su yayin da aka bi aka kekkebe aka sama musu wato wuraren da suke tsayuw zasu tsaya ba zasu tashi da babur in su suyi tafiya dashi su sha man su a banza ba har sai sun samu wato goyo wanda zai dauke su wato wa lau zai dauke ne shata gaba daya ya biya tafiya da dawo wa wani zai dauke su ne su je su ajiye shi a inda yake da bukata ya biya su dai dai iya abunda ya kamata ya basu kodai dai iya cinikin da suka yi ware wurin ajiye ababan hawa na babur yanada matikar mahimmanci ga al'uma ga mutane baki daya nagode

barka da war haka a wan nan hoto an kwado mana ne wato yadda a ke kide-kide ko kuma in ce kida na ganga wan nan kida akan yi shine wato a lokuta daban daban yayin da akan gaiyaci mutane idan wani wato farin ciki ya taso maana na biki ko bikin suna wato bikine na haihuwa kenan akan gaiyaci masu wato kida na ganga wayan da za su zo suyi kida wato su kwada a yi rawa su kwada farin ciki na munnar wannan haihuwa san nan akwai kida da akeyi na ganga wato na, wato na wato biki, na aure wanda za ka ga cewa an tara mutane ko in ce an gaiyaci, yan uwa da akokan arziki yayin da zaa yi anfani da wan nan ganga ayi kida dashi mutane su shashi wasu suyi rawa su kwada farin cikin su na wan nan aure da akayi baya ga nan akan yi nkida na ganga wato wato na sarauta kaman yadda muka sani duk wata masaurauta ko gidan sarauta akwai kalan kida a akeyi wanda ake kanbama wan nan masarauta ake wato nuna farin ciki wato na wato bikin murnar bikin shirin wan nan saurauta haka wato a hurare da dama akan yi anfani da ganga wajen kawatarwa wajen wato, wato wajen girmama wan nan taro na huri da akeyi walau biki, walau suna da dai sauran abubuwa muhimmai da akeyi, na gurin, da ya shafi, wato wato murna kamar yadda muka sani ganga ana anfani ne, wato da fata na dabba, wayau fata na wato dabba wanda zaiyi karfi a samu wato a ayi anfani dashi a sarrafashi wajen kida na wan nan ganga, kamar yadda muke gani ana bikine ga taro nan gashi yadda suka fito sun yi fita ta kasaita sun yi kawaceccen fita yadda suke sanye da fararen riguna wato a jikin su suke sanye da wato jajayen abu da suka daura wan da da takulla a huyan su wan nan yake tabbatar mana da cewa suna hidimane na biki yayin da suka fito suke kida suke kwada wato farin ciki da kuma murna nasu suke kuma wato a gefe guda yanda wasu zasu kwada murnan su yayin da suka ji wan nan kida su fito suyi rawa su kwada farin cikin su a wan nan biki na sarauta ko na suna ko kuma wato na biki, na aure da dai sauran su na gode

barka da war haka a wannan hoto an gwado mana hotan yaro ne yanda yake kuka kamar yadda muka sani su yara 'yan wasa ne kamar yadda muka gani yaron bai wuce shekara daya da rabi zuwa shekara biyu ba yaro ana da bukatan wato iyaye sikina kula da 'ya 'yan su yayin da aka haifi yaro tun yana jaririn sa wato uwa takan raine shi yayin da idan ya fara taso wa takan kula da yanayin tarbiyan sa da yanayin wasan sa shi yaro dama yanada bukatan a bar shi yayi wasa akwai lokacin da ya kamata a ware masa na wasa akwai kuma lokacin da ya kamata a ware masa na wato hutun sa lokacin da zai kwata yayi bacci ya huta baza a bar shi yayi ta wasa yayi ta wasa ya wuni yana wasa ya kwana yana wasa ba ah ah akan ware masa lokaci da idan an kaga yayi wasan ya gaji za'a dauke shi aje a kwantar shi ya samu yayi bacci ya huta dan yara ma sunada bukatan hutu a cikin wato rayuwar su da suke gudanarwa duk ayyukan su na wasa dama yara an san su da gagara suje su taba wannan su taba wancan wani abun ma in aka bar su zasu taba abun da zai ji musu ciwo basu sani ba shiyasa idan yara suna wasa ya kamata a ce iyaye musamman uwa ta kula da yanayin yanda yaran yake wasa kar ta barshi shishi kadai ba kowa a gurin ya kasance tana nan a gurin ko kuma ta bar wani wanda zai sama sa ido yaga yanayin irin wasan da yake yi sabida gudun kar yaje ya dauko wani abunda zai cutar dashi ko ya dauko wani abunda zai ji masa ciwo sabida ba wai wayo ne dashi ba ba zai iya ban ban ce abunda zai iya ji masa ciwo da wanda bazai ji masa ciwo ba bazai banbance abunda zai masa illa da wanda ba zai masa illa ba duk abunda ya gani zai ce zai dauka ne kawai yayi wasa dahi shi yaro komai a gurin sa abun wasa ne yanada kyau iyaye musamman iyaye mata su ringa kula d 'ya 'yan su yayin da suke kananu su kula da kaiwa da kawowan su su kula da abubuwa da suke wasa dashi wanda ba zai iya ji musu ciwo ba ba zai iya wato yi musu illa a jikin su ba yayin da sukayi wasan su suka gama ya kamata su samar musu wato wuri a tanadar musu inda zasu kwata suyi bacci su huta sabida wato lafiyan jikin su komai a rayuwa yanason hutu yara ma suna san hutu kuma a duk lokaci da yaro ya tashi daga baccin sa uwa ta bashi abinci in kuma karami ne mai shan nono a bashi nonon ya sha in mai shan kunu ne a masa kunun sa bashi ya sha sannan a kula da yanayin sa a kula da yanayin wasan sa dan gudun kar yaje ya tabo abun da zai ji masa ciwo ko abunda zai masa illa uwa ya kamata ta kasance mai kula da 'ya 'yan ta nagode

barka da warhaka wannan hoto an gwado mana hoto ne na gida wato babban gini da aka yi a cikin birnin wato Edo a jahar edo wato birnin benin city kamar yadda muke gani wannan gida anyi shine wato ƙawatacce anyi shine na tarihi kamar tadda muka sani akanyi wato gine gine da ma'aikatu manya kala daban daban a cikin birane to a wannan karan an ɗakko mana wato gini ne da aka tishi me ɗauke da tarihi na cikin birnin wato jahar edo kamar yadda muka sani jahar edo jaha ce da take ɗau ke da gurare masu kyau na ban sha'awa na ban birgewa na tarihi wanda suke ɗauke dasu kamar yadda muka gani gidaje manya irin waƴannan na tarihi da manyan ma'aikatu da ake yinsu akan yi amfani da wato da furanni wajen ƙawatar da waƴannan gurare shiyasa wani tin kafin ma ace za'a yi wato ginin a kaiga matakin da za'a gama shi za'a wato say furanni a shuka su yanda zasu taso a cikin gida wani kuma zaka ga an shuka bishiyoyi ne waƴanda zasu fito suyi kyau a cikin gida bishiyoyi masu kama da furanni wanda zasu ƙawatar da gidan yayin da ko su ƙayatar da wannan ma'aikata ko su ƙayatar da wannan wato guri na tarihi akan samu irin waƴannan manya manyan gine gine wato a tsakiyan birane yayinda yake ɗauke da wani tarihi na musamman irin waƴannan gurare gurare ne da yake da wato masu kula dasu wanda ake kula wato da duk wani abu da ze jawo matsala ga wannan gida ana kuma wato daɗa sake masa fasali a koda yaushe wato akanyi dube duben abubuwa da ya kamata a gyara a cikin sa a koda yaushe yayinda za'a wato tattala wannan guri ya kasance yana nan a yanda aka tsara shi da kuma masu kula da wato tsaftar muhalli na irin waƴannan gine gine akan ware sune daban akan nemi waƴanda ke na kula da tsaftar muhalli na irin waƴannan manyan gidaje da kuma irin waƴannan manya manyan ma'aikatu da ake samun su wato a cikin birane yana da kyau dama a ce irin waƴannan manyan um gidaje da gine gine na tarihi ana kula dasu don sukan janyo martaba ma jaha sun janyo martaba wa ƙasa baki ɗaya nagode

barka da war haka wannan hoto ya gudo mana wato hoto ne na jirgin sama jirgin sama anda ake wato kasuwanci dashi wato wanda ake wato safarar na zirga zirga na deban mutane wato daga wata kasar zuwa wata kasar baya ga nan a kan yi wato deban mutane akan yi sufuri da zirga ziran mutane daga wata jaha zuwa wata jaha bawai lalle sai in zaka fita wato kasashen waje ko kasashen ketare shine zaka shiga irin wa'yan nan jirage na sama ba kamar yadda muka sani ne jirgin sama abu ne da yake da wato saukin tafiya wato abu ne da yake da saurin tafiyi baya ga saurin tafiya yanada wato saukaka wahala wa mutane kamar yadda muka sani ne ko da tafiya ne daga a cikin kasa daya bama sai an je wani kasan ba daga wata jaha zuwa wata jaha tafiyar da za'a yi a mota ko a a babur tafyan da za'a yi na awa wato shida ko awa biyar in dai a jirgi ne sai kaga a cikin awa daya ko awa daya da rabi anyi wannan tafiyan an isa wannan gurin da za'a isa dan haka shine ake magana akan jirgin sama abu ne da yake da matikar mahimmanci abu ne da yake taimakon mutane sabida zai dauke ka ya kai ka inda kasan kaje a cikin lokaci kuma akan lokaci koda sauri kake yi wani abu ya taso maka shi akan iya wato tanajin tafiyar sa zaka tanaji lokaci da zaka tafi ko ba a ranar tafiyan ba wato ka tanaji wato wani wuri na zama a wanna jirgin yayin da in wannan rana ta zo zaka je a dai dai lakocin da wato aka baka a kuma tafi a yi wannan tafiya da kai akan yi sufuri wato na mutane kan deba mutane wajen tafiya dasu aikin hajji da dai sauran wurare daban daban wa 'yanda ake zuwa aje ayi wato abubuwan da yakai mutane a wannan wuri kamar yadda muka sani ne ko tafiya wato musamman tafiya mai nisa zaka tafi wata kasa kasar da ba'a kasar ka ba za ayi amfani da yawa wasu kasashen baka isa ma kace zaka fara tafiyan su a mota ba dole sai jirgin sama zaka bi kafin kai wannan tafiya sabida nisa da kuma wata kila babu ma hanya na mota da zka yi wannan tafiyan za'a yi amfani ne ko in ce zaka yi amfani ne da jirgin sama wajen da zaka je ka biya ka shiga a kai ka akan lokaci dan shi jirgin sama bu ne da yake da saurin tafiya kuma yake kai mutane inda suke so san su isa akan lokaci na gode

Barka war haka! A wannan hoto, an gwado mana hoto ne wato na yanda ake wato kiɗa na ganga. Kamar yadda muka sani, ganga akan kaɗa shi ne a lokaci daban-daban. Yayin da aka gwado yara suke rawa, suke murna, suke tsalle-tsalle a wannan wurin mai kiɗa. Kamar yadda muke gani, shi wannan mai ganga yana sanye ne wato da kaya a jikinsa sannan da tagulla a wuyarsa da wato hula da ya sa ƙawatacce a kansa. Shi ganga akan kiɗa shi a lokuta daban-daban yayin da ake so a nuna farin ciki, a nuna farin ciki. Wani lokacin ana kiɗan ganga, ana kuma waƙa wanda zai bi da wannan kiɗan Wani gangan kuma akan kiɗa shi ba tare da an yi waƙa a jikinsa ba, kuma yara za ka ga suna murna suna tsalle, suna rawa. Wato abin yakan birge su sosai. Yayin da aka tashi za a yi wani hidima wato ko na suna ne akan gayyaci irin waƴannan masu kiɗan ganga su zo su yi kiɗa. Wannan in ka ji kiɗa na tashi, yakan nuna maka cewa wannan gida akwai wani hidima da ake yi, walau na bikin aure walau na bikin suna. Sannan in aure ne ma akan gayyaci irin masu wannan ganga su je su yi kiɗa yanda mutane za su tashi, yara, wanin ma da manya su yi rawa su nuna farin cikinsu na wannan aure da ake yi. Sannan wani lokacin, taro ne na siyasa. Za a gayyaci masu ganga yanda idan suka kiɗa za ka ga an cika, an taru, an tara mutane wanda za su zo su maida hankali wurin abin da za a gaya musu wurin maganganu da abubuwa da za a sanar da su. Shi ya sa ake amfani da ganga wani lokacin ko a layin unguwa ne akan wato amfani da ganga in za a sanar da wani abu ana son yara su fito da sauransu, za a yi wato kiɗa na ganga Yayin da yara suka ji wannan kiɗa na ganga, za ka ga suna ƙoƙarin fitowa su je wurin wannan kiɗa su je, wanin za ka ga za su je suna tsalle-tsalle Suna nuna wato farin cikinsu na wannan kiɗa da ake yi. Wasunsu kuma suna rawa na wannan kiɗa da ake yi na ganga Shi kiɗan ganga ya samo asali ne tun a zamanin baya, wanda an daɗe ana yin sa kuma har a yanzu ba a daina yinsa ba ana nan ana ci gaba da wannan kiɗa na ganga. Kidan ganga yana da matuƙar tasiri wajen nishaɗantarwa Yayin da ke da wani hidima da ya taso, za ka ga an yi amfani da kiɗa na ganga yanda yara za su taru su yi tsalle, su yi rawa, su nuna wato farin cikinsu na abin da aka gayyace su ko kuma farin cikinsu na abin da suka je yi a wannan wuri. Na gode.

Barka da warhaka a wannan hoto an gwado mana wato wata mace ce ko ince mata yanda take kuka da na wani rashi da aka mata, yayin da take sanye da baƙaƙen kaya a jikin ta kamar yadda muka sani damuwa shi yakan jawo wato ai kuka kuma a sau da yawan lokaci ana so idan ka rasa wani naka, ko ka rasa wani abu me mahimmanci a rayuwar ka kada kasa wato wannan damuwa na wannan abun a cikin ran ka har ya dame ka yanda muka sani cewa damuwa yakan jawo wasu cututtuka kala daban-daban misalai ko kuma ince misali kamar wato cutar hawan jini yawanci mafiya yawan lokuta idan mutane suka ɗauki damuwan abunda suka rasa a baya ko a wannan lokacin suka sa shi a ran su yakan jawo musu wato hawan jini, yayin da jinin su ze riƙa hawa yana tashi, yana jawo musu wasu cututtuka wanda ba'a da buƙata ko kuma waƴanda ba'a tsammani shi yasa a duk lokacin da wato aka tsinci kai a cikin rir wato baƙin ciki ko wani damuwa na rashi ake da buƙatan wato mutane ya kasance su na kawar da wannan abun a cikin tunanin su suna kawar da wannan abun a cikin ran su yanda zasu cigaba da rayuwa cikin aminci cikin salama yanda zasu cigaba da rayuwa ba tare da wani damuwa ko tunani, ko wani ƙunci da zai tauye musu rayuwan da zasu yi a nan gaba ba ana da buƙata duk lokacin da wato mutane suka tsinci kan su a wannan hali na tashin hankali na rashi ko na wato rasa wani muhimmin abu a rayuwa ya kasance sun maida hankalin su sun yi haƙuri sun maida hankalin su akan abinda zasu yi na gaba wanda ze kawo musu cigaba na rayuwa ze kawo musu kwanciyar hankali ze kawo musu wato zaman lafiya da kuma mantawa da abinda suka rasa a baya ta wani hanya kamar wato su janyo wani abu da ze sa su farin ciki wanda ze kawar da su wannan abu, misalai akwai wato kallon fina-finai yayin da zasu iya zama su kunna talabijin su yi kallo je kawar musu da wasu tunane-tunane na abinda suka rasa baya ga nan akwai fita wato ziyara wuraren shaƙatawa da zasu je wani zaka ga akwai wurare da ake abubuwan ban dariya wanda kowa ze fito ya baje basirar sa na fikira na abin da je janyo dariya da sauran su ya sa mutane cikin nishaɗi, cikin farin ciki na gode.

Barka da warhaka wannan hoto an gwado mana hoto ne wato na kasuwa yanda ake saida abubuwa wato masamman huluna da ake bukukuwa kala daban daban da su wanda ya ke gwada wato mutane cikin farin ciki suke kuma cikin nisha'i suke irin wa'en nan huluna a kan yi amfani da su a lokacin bukukuwa kala daban daban wanin akan yi amfani da su a lokacin bukukuwa na al'ada wanda ake yin su duk bayan shekara a gari a a jaha ko a qasa baki daya sannan akan yi amfani da su wani lokacin, lokacin bikin wato chrismeti a kan yi amfani da irin wa'en nan huluna wurin sanyawa a nuna farin ciki a nuna murna da dai sauran su akan yi amfani da su wajen da za ayi wani taro wato muhimman taro na mutane wanda za ka gan ana sanya da duka irin wannan huluna mai dauke da launin wato ja a jikin sa wanin akan samu launin ja da fari a jiki hadi kenan guda biyu wannan huluna ana amfani da su wajen nuna wato farin ciki na biki farin ciki na wani abu da ya taso na taro da dai sauran su so dayawan lokaci akwai wato shaida ko alama da za a sa a wuri idan za a je abun da ya kamata a wannan wuri za ka ga an fito ne a anko wato anko din nan ba wai lailai anko ne sai na kaya da ake saka wa a jiki ba ah ah, a kan yi anko na hula wato akan yi hula da za a sa a kai iri daya wanda duk zai fito kowa ya san cewa wannan wurin ka je kuma wannan taro da ake yi kai ma wannan abun shi ya kai ka yanda zai gwado cewa gabadayan ku ku na cikin wato farin ciki kun je ne, ku taya farin ciki ko ku nuna farin ciki na wanda ya gayace ku idan na bikin chrismeti ne za ku nuna farin ciki na zagayowar wannan biki idan na taro ne, na siyasa zai gwada cewa kun nuna farin ciki na wato wannan jagora naku idan kuma na wani biki ne da ake yi zai gwada cewa, wannan wanda kuka je masa murnan biki kuna cikin farin ciki kuma kun nuna masa hadin kai na irin yanda kuka fito wato da huluna iri daya a kan ku zai sa shi farin ciki kuma abun abun burgewa ne abun ban sha'awa ne na gode

Barka da warhaka Wannan hoto an gwado mana ne yanda ake kiwo na sa wato yanda ake kiwon saniya. ko kuma in ce yadda ake kiwon shanakai kamar yadda muka sani su shanakai suna da matuƙar muhimmanci ajikin ɗan'adam, wato nama ne da yake gina wa mutum jikinsa. nama ne da yake da matuƙar muhimmanci da ƙara wa mutane lafiya. A kowane lokaci za ku ga akanyi wato kiwo na shanakai kama daga ƙauyuka har ya zuwa birane. Duk za ka samu ana kiwo na shanakai. Wato kiwo ne da yake da kyau Kiwo ne da yake da matuƙar muhimmanci yayin da za ka ga wasu akan killace su ne a kawo musu wato abinci a samo musu irin ciyayi da suke buƙata su ci wanda zai gina musu jiki. ya yinda za a tanadar musu ruwansha a kusa bayan sun ci abinci za a ba su ruwa su sha, wani lokacin kuma akan fita da su ne wato wurin kiwo akan kai su in da za su je su ci abinci su wuni a wurin yau in da za a sami ruwa akan kai su magudanar ruwa, in da ruwa ke wucewa ko in da ruwa ke taruwa, yanda idan suka wato ci abinci na ciyayi da suke buƙata za su samu ruwa a wannan wuri su sha. yayin da mai kiwon su shi zai dinga yawo da su yana bin su har su je su wuni su gama wato cin abincinsu sannan ya maida su gida wani lokacin akan samu wato haɗaka na masu kiwo yayin da za a bi a samu mutum ɗaya wanda zai riƙa kiwon ana biyansa duk wata. Wani akan biya shi sati wani akan biya shi kuɗin kiwonsa a kullum. yayin da ya zo ɗauke su da safe ya tafi da su wurin kiwo zai mada su gidajensu ne da yamma yanda za a ba shi wato kuɗin kiwonsa, na kowane sa guda ɗaya. ya danganta daga yadda suka tsara da masu saniyar, yadda suka shirya za su riƙa biyansa kuɗin wato aikinsa wato na kiwo kiwo abu ne da yake da tarihi tun a shekarun baya wanda har a yanzu ana nan ana yinsa. sannan saniya abune da yake da daraja akan siyi saniya wajen yin layya na sallah babban sallah da shi sannan akan siya a yanka wajen yin biki na suna wajen yin biki na aure wajen yin biki na taron siyasa wajen yin hidindimu dai dabam-daban saniya nama ne da yake gina jikin mutum yake wato ƙara wa mutum lafiya, Na gode.

barka da war haka wannan hoto ya gwado mana wato wuri ne da banki ke gina shi dan ciran kuɗaɗe kamar yadda muka sani a kan yi wato wani lokacin cunkoso na jama'a a cikin banki yayin da suka je suke da buƙatar kuɗi da za su yi amfani da shi wato yawan gine ginen irin wa 'yannan wurare da yake kunshe da na'ura wato da ake amfani da shi wajen ciran kuɗi ya kan taimakawa bankuna wato ya kan sauƙaƙa musu yawan ayyuka da suke da shi yayinda idan zaka ciri kuɗi wanda ba mai yawa ba ne zaka wato ba lalle in kaje banki sai ka shiga ciki ba ko wane banki zaka samu akwai wato inda aka gina gefe na musamman wanda ake amfani da na'ura mai ƙwaƙwalwa a sanya wato katina da kati da aka bayar wato na shaidar wannan banki wanda zaka iya amfani da shi wato ka saka wani wato nombobi da ka saka na tsaro wanda zai iya wato tabbatr da shaidan cewa wannan wato ma'adana naka ne yanda zai ciro maka da kuɗin da kake da buƙata wanda bai gaza naira dubu ashirin ba idan zaka sake ciran wani zaka iya sake maimaita wannan saka kuɗi naira dubu ashirin zaka iya maimaita wa har sau biyar wannan ya kan jawo wa banki yawan wato rashin ya kan jawo musu ya kan sauƙaƙa musu yawan ayyuka dake gabansu a ciki yayin da ba lalle sai anje naira dubu biyar dubu goma dubu ashirin an shiga anje ana layi ana jiran wato a anshi wannan kuɗi ba banki wuri ne da yake da taimako wato take taimakon al'uma wuri ne da yake taimakon ƙasa ma baki ɗaya yayin da akwai man babban banki na tarayya sannan akwai kuma bankuna masu zaman kansu wa'yanda na kasuwanci ne wanda wasu 'yan kasuwa suka kafa su yayin da kowane banki akwai wato yanayin rawar gani da ya ke takawa na taimako na taimakon al'uma na taimakon mutane sannan suma kuma sukan samu wato alfano daga jikin mutane yayin da suka bada rance a kan maida musu sannan a daura musu wani abu da zasu samu a kai suma su samu nasu yawan yi gina irin waɗannan wurare na na'ura mai ƙwaƙwalwa wanda ake amfani da shi a jikin banki a ciri kuɗi ayi amfani da kati na shaidan banki a ciri kuɗi yakan taimaka yakan sauƙaƙawa banki yawan ayyuka da take da shi a gabanta nagode

Barka da warhaka wato wannan hoto ya gwado mana hoto ne na Talabijin da akai amfani dashi wato a shekarun baya da suka wuce wannan talabijin talabijin ne na tarihi, wanda yake da matuƙar mahimmanci da kuma tasiri a tsakanin al'umma yayin da a shekarun baya da suka wuce, sune wato zakarin gwajin dafi da ake fitarwa wanda ake kallon abubuwa da suke faruwa wato a ƙasa a jiha, ama duniya baki ɗaya, akan yi amfani da irin wa'yan nan talabiji wajan kallo bama ya tsaya a kallo kaɗai ba, yayin da zaku ga anyi wannan talabijin ɗin ne wato a zamanance na zamanin baya ba zamanin yanzu ba yayin da akan yi amfanin bayan wato yadda aka tsara cikin sa akan yi amfani da katako wato a bayan wannan talabiji kamar yadda muka gani wanin zaka ga yana zuwa ne da kamar gefensa kamar wato gidan rediyo a gefen sa wani kuma yakan zo ba gidan rediyo a gefen sa yayin da duk abinda zaka danna zakai amfani ne da hannu a jikin wannan talabijin wato ka murɗa shi ya baka abinda kake so idan ƙara murya zakayi zakai amfani ne da hannun ka ba kamar na zamanin yanzu da aka samu sauye sauye, aka samu canji akwai abubuwa da dama da zaka zauna a zaune ka danna ya baka abunda ake da buƙata ba a'a wannan zaka tashi ne kai amfani da hannun ka kaje ka murɗa ka ƙara murya sannan ka murɗa ka rage murya ya 'ya danganta daga yanayi yadda kake da buƙata irin wannan wato talabijin suna da ƙarfi sosai suna da kuma kwari sabi da kasancewa yanayin yadda aka yi su sannan akan kama wato tashoshi kala daban daban a cikin su akan kama tasha da ya shafi ta jiha akan kama tasha da ya shafi ta ƙasa ma baki ɗaya, ba iya jiha kadai ba sannan akan yi kallo a cikin ta lafiya kallo kamar yadda muka sani, abu ne da yake sanya nishaɗi ko damuwa ne ka taso dashi yayin da ka kunna talabijin kake kallo zai sanya ka nishaɗi sannan talabijin akan kalli wato abubuwa halin da ƙasa ke ciki halin da jiha ke ciki halin da a'luma ke ciki, baki ɗaya talabijin abune da yake da matuƙar mahimmanci, yake da tasiri a tsakanin al'umma a taƙaicen taƙaitawa dai wannan hoto na talabijin talabijin ne da akai amfani da shi a zamanin baya talabijin ne na zamanin da mai ƙarfi wanda akai amfani dashi yana kawo bayanai yana kama tashoshi kala daban daban. Nagode.

Barka da warhaka wannan hoto ya gwado mana wato wato gini ne gini ne da ake yinsa wanda za a je ay shirye-shirye na wato tashin jirage wato a irin wannan wuri nan ne ake samun ma'yaikata wato da suke ayki aykin da ya shafi wato jirgin sama kamar yadda muka sani jirgin sama akan bata wato lokaci ne da za ta tashi sannan akan bata lokaci da za ta dawo baya ganan akwai ma'aykatanta wa'ayan da za ka iya zuwa ka je ka samai su in kana son kai tafiya tafiya a jirgin sama abu ne da yake saukakawa mutane wahala abu ne da yake kai muta ne wato cikin sauki, cikin cikin sauri ba tare da sun jigata ba shi jirgin sama ba lalle sai idan za ka tafi wata kasa ne za ka je ka shige shi ba aa'a ko wata jaha za ka tafi kana a cikin kasarka za ka tashi daga wannan jaha ka tafi wannan jaha za ka shiga jirgi ka tafi jirgin sama wuri ne da yake saukakawa muta ne wahala yake sa wato abu ne da yake da saurin tafiya tafiyan da za ka yi shi wato a mota tafiyar awa biyu ko awa uku ko awa hudu ma a jirgi a mintina sai ya kaika sannan tafiyar da za ka yi shi aw biyar awa shida a awa daya ko awa daya da rabi jirgi zai iya kaika shi yasa akan ware wato irin wannan wuri gini ne da akeyi na ma'aykatan jirage yayin da za ka iya zuwa ka je ka yi tanajin wato yanayin tafiyarka za ka je kaa abaka wato sheda na cewa za ka tafi da karfe kaza kokuma za a tashi da karfe kaza duk jirgin da za ka hau za a maka bayani a kansa lokacin da za ku tashi ma ana lokacin da za ku tafi kenan da kuma lokacin isan ku jirgi abu ne da yake da matukar tasiri, yake da matukar mahimmanci ga muta ne kuma a wannan guri wato akan caje wato kayayyaki na irin wanda ake da bukata muta ne suyi tafiya da shi dan wasu in za suyi tafiya wani kasar za su iba kayayyakin da ba'a da bukata to akan duba akan caje jakunkunan muta ne aga irin wato kaya da suka zo wato wanda za su tafi da shi a tabbatar da kayan da za su tafi da shi bai sabawa doka ba bai sabawa wato ka'idoji da dokoki da aka tanada na tafiya da jirgi zuwa wannan kasa ba duk wanda aka kama da abin da bai dace ba akan cire shi ne tun a irin wannan wuri kafin akai ga shiga jirgi za a cire a ajjiye shi a gefe wanda ya kama a hukunta wanda ya taho da kkayan za a hukunta shi jirgin sama abu ne da yake da mahmmanci yana da kyau muta ne su rika zuwa suna tanajin wato tafiya a cikin sa na gode

Barka da war haka a wannan hoto, an kwado mana wato kayachaccen gini ne da aka yishi wan da ya kawatar na wurin wato bauta wato ana nufin choci kenan kamar yadda muka sani akan wato ware makudan kudade na musamman wanda zaayi gini na wajen bauta dashi kamar yadda muke gani anyi anfanine wato da kayayyaki na aiki wato masu tsada wanda a wani lokuta akan wato akan harhada kudine, akanyi karo-karon kudine a gina wato irin wan nan manyan hurare na bauta wari lokacin kuma akan samun mutun daya wanda zaiyi kuri ya fito ya bada makudan, kudade wanda zaayi anfani dasu wajen tafiyar da wan nan gini tundaga farkon sa har karshen sa wani lokacin kuma akan samu wato tasgaro, yayinda bazaa samu wato mutun daya wanda bazai iya ba zaayi wato karo karo aita hada kudi har a samu ayi wan nan gini a gama a gama shi wato cikin aminci cikin limana bayan anyi an gama zaa zo ai masa rufi kamar yadda muke gani anyi rufine na zamani wato rufine a zamanance kamar yadda ginnin ma anyishine a zamance ginine da ya debi wato makudan kudade yayin da aka tsaya aka tsara yanayin sa aka tsara yadda zaayishi tun daga farkon sa har izuwa gamawan sa yayin da rufin ma, anyi anfane da kwano na zamani ba kwano masu araha da ake anfani dasuba a a kwano ne da ya bada kala mai kyau, san nan kwane da ake sakashi wato kananun kwano, yanda zai kawatar da wan nan huri wato na bauta kamar yadda muka sani a na zuwa wato a mafiya yawan lokuta akan je wato cocine a ranan lahadi yayin da zaa je ayi adduo'i a gabatar wani lokacin da bukatu da ake dashi a wan nan cocin san nan akan je a gudanar da aiyuka na bauta san nan a gudanar da duk wasu kudire kudire da ake dasu a wannan huri ayi aduoi san nan a tashi baya ga nan wani lokaci akan je biki wato biki na daurin aure wanda akan kira da auren, auren rai-da-rai wato auren da baa bukata a rabu saidai ko mutuwa ta raba, duk akan je wato irin wadan nan hurare a je a daurashi na gode

Barka da warhaka a wanna hoto an gwado mana ne wato yanda alkali yake ba da wato takrda da wato za a yi rantsuwa a kansa. Kamar yadda muka sani ne ko a wat zabe da za a yi da aka yi wato duk zabe idan akayi aka gama wanda wato yaci wannan zabe akan wato bashi wato wannan takarda da zai yi rantsuwa akansa. Wannan takarda da ake badawa alkali shi yake zuwa ya bada wannan takarda yaninda zai karanto maka da a karanto maka abubuwa da kaima zaka fade su sannan kayi rantsuwa a kan cewa zaka yi wannan aiki da ka karba wanna aiki da aka zabe ka, wannan matsayi da aka zabe ka akai zaka yi rantsuwa a kansa. Wannan rantsuwa ana yin shine wato tun daga sama kama daga kan shugaban kasa, izuwa gomnoni, izuwa sanatoci da sauran manya-manyan mutane da al`umma suke fitowa su zabe su. tunda wato na mulki ne na democradiya wato muliki ne da mutane sukan fita su zabi wato wanda suke so wanda suke da bukata ya jagorancesu. To bayyan an gama da wannan zabe akan zo wato wani gaba da za a sa waddan da aka zaba suka fito suyi rantsuwa wannan rantsuwa yakan gwada cewa zas iya wato wanna aiki da suka karba za su yi+ kuma zasu sauke nauyi da haki na jama`a da yake kansu yayin da akan basu akan karanto musu ko kuma inceakan ware wato rana na mussamman bayan anyi zabe, an gama, an ci, an fdi wanda ya ci wannan zabe za a zo a sa rana. Wato rana da za a zo na mussamma a yi rantsuwa a kansa da yawan lokuta waddan da aka zaba za suyi wanna rantsuwa sukan tafi ne wato da matan su. Za su je da matan su kusa yanda zata musu rakiya a wurin da za su je su karbi wanna takada na rantsuwa. Yayin da za su je a karanta musu sannan a basu waninza kaga za a fada ne suma su maimaita a fada suma su maimata baya an gama da wannnan za suyi ransuwa akan wato za suyi ayuka iri wanda ya cancanci matsayi da aka zae su akai wanda ake da bukatan waddan nan aubuwa da aka zabe su dan su yiwa al`umma sunyi shi. Wato rantsuwan abune da yake da matukar mahimmanci yake da tasiri yake sa a rinka cire duk wasu alkawaririka da ka dauka za a yiwa mutane a tabbatar da cewa anyisu an kuma cikasu. Nagode.